Aho hantu mumuhana hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, hasakajwe amabati, hariho ninzu hanze idaheze ata madirisha ariko, hateye numusigati, hanze haranikiyeho igikoresho gikora umushwarara wizuba dushobora gukora mugutuma amatara yaka munzu.

N'ahantu hari imisozi ihanamye. iyo misozi nta biti vyinshi biyiriko, hariho ahantu hariko hararengera akotsi biboneka ko bariko baraturira Ibintu kanaka kuriyo misozi, hariho n'iyindi misozi iriko Imirima ariko baca bayicako imikobeko kugira imvura iguye ntihitane Ibiterwa ngo ibitware ntihabe inkukura Kandi muriyo misozi hariho n'inzu.

N'ibungo riteye ahantu rirandarandiye hasi bataryubakiye ngo rirandarandire hejuru hasashije ivyatsi vyumye iryo bungo riramaze kwama ariko nti rihishiye ntirirera rifise n'amababi asa n'urwatsi rutoto.

Ahantu hakoraniye abantu benshi bashengeriye inka. Izo nka zifise amabara y'irabura n'ayera avanze. Ziriko zirya ubwatsi bw'ifitirisa. Muri abo bantu harimwo abantu bafise inkoni, bariko baramira izo nka bazegeza ku ruhande.

N'inka nyinshi ziri ahantu mwibarabara zisa n'iginagina harimwo n'izishaka kwirabura harimwo nizifise utubara twera hagati izo nka zifise amahembe zitwa inyambo zifise amahembe y'inyambo.

Ni uruzi rurimwo imvubu nyinshi, harimwo imwe yasamye izindi ziriko ziraba hakurya, n'izindi ziryamye mu mazi. Hakurya y'uruzi hariyo ubwatsi busa n'urwatsi rutoto, busa neza hamwe n'imisozi.

Nibiti bisatuwemo inkwi udupande duto duto nivyinshi birunze ahantu munsi yihema ryubakishijwe ivyuma namabati hariho nizindi nkwi zipakiye mutuntu twubatswe mutuyungiro .

N'ahantu hari uruzi runini ,urwo ruzi kunkengera yaho har'ivu risa n'inginangina, hariho n'igiti kihateye, hakurya hariho imisozi iteyeko ibiti bifise amababi asa n'urwatsi rutoto, n'ivyatsi ,hejuru hariho Ibicu vyera ikirere gisa neza

N'ahantu hakoraniye abantu benshi bari musi y’ibiti bigororotse, hari n'ubwatsi aho bari. Bamwe bafashe ingurube ziboshye n’imigozi y’ibiziriko. Izo ngurube imwe iraryamye, izindi zirahagaze. Izo ngurube zirera. Biboneka ko ari ishirahamwe, abo bantu ari banyenezo. Izo ngurube ni zitanu.

N'ahantu har' umurima munini urimwo ibice bibiri, igice kimwe kiri mu kirundi, kirimwo imbuto nyinshi zitandukanye, harimwo imyumbati; harimwo ibigori; harateyemwo n'ibiti vyibigazi, ibigazi bakoramwo amamesa amavuta yo gufungura, hirya cane hariho uyundi murima uteyemwo ibigori gusa bikuze, nahandi kunkengera hateye ibigazi.

Inka zindundi baturukije kurisha ahantu hari ubwatsi , izo nka zisa neza, zifise amahembe , hafi yaho hariho ibarabara n'akuzi , hariho nahandi haridi ikibanza kizitijwe ivyuma n'itsinga.

Ni ahantu hateye imyumbati ikiri mitoya, hariho umuntu asutamye muruwo murima yambaye ibirato vyirabura vy’akazi ariko arabishirako ivu akoresheje intoke avyegeraniriza kuruwo mwumbati, ku myumbati.

Umurima w'ibiharage, ibiharage bikiri bitoya biriko barabagarwa nabantu babiri, umwe ari imbere numukenyezi umwana nawe ari inyuma yiwe, bose bafise isuka bariko barabagara. Kure imbere yuwomurima hariho akazu karimwo abantu, hirya cane hariho nayandi mazu hariho nibiti bihateye hafi yuwo murima.

N'Imyembe irunze munsi y'igiti irimwo iyisa n'Ugwatsi rubisi iyindi ihishiye, hariho n'Imifuko ibiri bariko barayishiramwo, uwuriko arayishiramwo n'umusore yambaye agapira gasa nubururu, hariho iyo afise muntoke n'iyindi amaze gushika mumufuko.

Nahantu mumurima bariko bategura umuti kugira bapompe uwo murima, hariho amabidon arimwo amazi ni pompe bagira basukemwo kugira bashiremwo uyo muti. Iyo pompe isa nubururu ifise numugozi yirabura, numugozi utwara uyo muti urirabura, ayo ma bidon arera hariho nutundi turimwo umuti dusa n'urwatsi rutoto. Abo bantu bariko barashiramwo uwo muti, umwe afashe ipompe uwundi afashe ibidon, nabagabo.

N'ikibanza cy'iratiro ciza cane kikundwa citwa agasomo. N'amazi atemba atembera kumisozi ava kumisozi atemba kuriyo kumisozi amanuka hasi. Hasi haba hari umusenyi nutubuye hirya kuriyo misozi haba hateyeho utwatsi, utwatsi dutoto.

N'uruzi rufise amazi asa n'inginangina acafuye, hariho nubwato buri kunkengera yarwo. Kunkengera y'urwo ruzi umusozi hariko ibiti nivyatsi bisa nurwatsi rutoto. Kandi urwo ruzi rugenda rukata ntirugenda rugoroye.

N'Ahantu mukiyaya hari ikigwati n'amazu yubatse ya gasekebuye asakajwe amabati, hafi yaho hari Ibiti vy'Ibigazi, n'ivyatsi bifise amababi asa n'urwatsi rutoto, hariho nakabarabara kivu hariho n'ahandi hantu hateye ubwatsi bukeyi hari ivu. Iryo vu n'umusenyi.

Nahantu hari umurima uteyemwo imyumbati n’imyumbati igereranye itarakura cane ,hahagaze umuntu muriyo myumbati hagati ariko ayishirako umuti afise ipompo mumugongo, irimwo uwo muti arambaye akantu kukuboko, akantu kera ari mosheje ntamushatsi mwishi afise

N,ahantu mukiraro c,impene cubakishijwe ibiti izo mpene ziri hagati hagati hashashijwe nivyatsi vyumye hariho iziziritse nibiziriko kuri ivyo biti hariho n,Umukenyezi afise ibasi irimwo amazi isa nagahama ariko araziha amazi hariko nibintu vyibiti vyitwa ibirembezo vyegamitse kuri ico kirari c,Impene .

Umurima urimwo ibigori bikiri bitoya, harimo umuntu asutamyemo w'umugabo yambaye ibirato vyera, ariko ararandura utwatsi hirya no hino muri vyo bigori mu kubibagarira. Vyarikuba bifise amababi asa nurwatsi rutoto. Hirya no hino hariho ivyatsi.

Ni ahantu hafi y'uruzi hari imirima myinshi, iyo mirima imwe iteyemwo ibigazi iyindi irimwo ibishitsi vy'ibiti, kandi hafi yaho muriyo mirima harimwo ibiharage bikiri bitoya cane. Hubatswe n'utuzu dukingiye ivyo biterwa tubikingiye, utundi turaramwo abantu bararira ivyo biterwa.

Nahantu hari isi yumusenyi harimye neza hateye ibiterwa vyitwa itabi , itabi ryamababi ,ritonze neza hafi yaho hariho nubwatsi busa nurwatsi rutoto Kandi namababi yiryo tabi asa nurwatsi rutoto.

N'ahantu hahagaze intama zitatu ,zifise amabara yera avanze na y'inginangina zirikumwe n'umuntu ,uwo muntu imwe ameze nkuwuyifata ,ariko ayitamika akantu n'iyindi imeze nkiyiduza umutwe kugira ngo yakire mukundi kuboko kw'uwo muntu ,harateye ibitoke, hariho n'imirima yibigori, hariho n'igiti c'imyembe kirinyuma y'ivyo bitoke hariho n'akazu kubakushijwe Ibiti hariho n'ivyatsi vyumye.

N'ahantu mumuhana, iyo nzu isize umusenyi inyuma, yubakishije amatafari ahiye. Isakajwe amabati. Hariho ibisigati bihateye imbere yaho bifise amababi hejuru aduga maremare yurwatsi rutoto. Hariho nikintu kihanikiye, bateze izuba gikurura umushwarara wizuba, gifise nurutsinga rugenda munzu.

N'ahantu mu kibra har'ibiti vy'inshi, har'ishamba ririmwo Ibiti vyinshi ,ivyo biti bifise amababi asa n'urwatsi rutoto, har'ibiti bimwe bifise amabi manini, n'amashami manini n'ibindi bifise amashami matoya ariko utubabi dutoya, tugufi ayandi tureture twonze, ayandi ibibabi binini bivyibushe.

Ni inka zihagaze imbere y'ikiraro n'inzungu ziravyara zifise amabara yera nay'irabura hariho nizifise ibara ryera rimwe, nta mahembe zifise ikiraro cazo cubakishijwe ibiti gisakajwe n'amabati.

Nahantu mu murima utarimye bari barigeze kurimamwo ibigori hama barabitema. Hirya yuwo murima hariho inzu z'ubakishijwe amatafari ahiye, hariho n'igiti n'inzu zisize ibara ryera zisakajwe n'amabati y'irabura, harimwo n'umuntu ari hafi y'ico giti ariko aragira utwo atororokanya aho hantu.

N'ivyamwa vyamabungo birunze ahantu murayo mabungo harimwo ayahishiye cane nayatarahishira neza cane. Hariho nayakiriko inkondo nayandi atankondo zikiriko bibonekako arunze ahantu mukintu ayo mabungo hariho nayaharaguritse hejuru kugishishwa.

N'inka zitoya ziri ahantu m'urugorwe, urwo rugorwe rwubakishijwe ibiti, izo nka zifise amabara y'imigina nayera ntamahembe zifise zambaye utuntu kumatwi, hariho nabantu bazikikuje kandi nizuba ririko rirarasa ahantu ziri.

Udushami tw’igiti c’imicungwe turiko ivyamwa vy’umucungwe bisa n’urwatsi rutoto n’amababi asa n’urwatsi rutoto ayo mashami asekuje igiti.

Nahantu hateye ibiti, ibiti vyubwoko butandukanye, hariho ibiti vyumusuna bifise utubabi dutoduto tureture twurwatsi rutoto, hariho nibindi biti biteye vyivyamwa, hafi yaho harameza nivyatsi, ivyatsi bifise nurwatsi rutoto

N'ahantu kumeza hashanje imiti ,ibinini bitadukanye hariho icera, hariho ibifudikiranye bifise amabara yagahama ,nayandi yera n’ikindi gisa numuhondo hose. Hariho n’ikiganza gifise ibinini muntoki.

N'umusozi muremure uriko ibiti, musi yuwo musozi hariho ikiyaya kirimwo imirima myinshi iyirimye niyitarimye iteyemwo Ibintu bitandukanye , hariho ibitoke, harimwo ibiti bisa nurwatsi rutoto .

Umuntu arikumwe nimpene zitatu izo mpene zirera zirimwo amabara yinginagina ni zitatu kandi zose ziravyara inyuma yaho hariho akazu kubakishijwe nibiti harimwo nibitoki hariho nakarima gatonya bigaragarako gateyemwo ibigori.

N'Ahantu hashokeye Inka nyinshi zifise Amahembe, n'izindi zitayafise zirabura zisa ningingina izindi zirera, hariho Umuntu aziragiye afise inkoni yambaye ibutura y'irabura numupira wimbeho wera.

N’ahantu hari umusozi uhanamye, kuruwo musozi hateyeko ibiti n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, hariho n'amazu makeya ahari abamwo abantu, kuruwo musozi haraciyeho ibarabara rigenda rija kuyindi misozi.

Nahantu mwishamba umengo nikunkengera y'umwonga hari akayira k'ivu gaca muruwo murima uteyemwo ibiti, imisuna, nibindi biti, hariho nivyatsi bisa nurwatsi rutoto aho hantu, hariho numuco umushwarara w'izuba

Nagashami k'igiti cy'umucungwe, ako gashami karamye kimicungwe. Imicungwe isa n'urwatsi rutoto ritarahishira. N’amababi y'ico giti asa n'urwatsi rutoto. Hariho n’igiti barambitse kugira ngo iryo shami rirandarandireko. Igiti, umutumbatumba waco, usa n'inginangina.

N'igikoko kiri mu bwoko bw'ibiguruka kino kigurukira kumazi gihejeje kurobesha ifi amaguru, kumunwa gisa n'umuhondo, mwizosi no kumutwe kirera, kumaguru no mumugongo gisa n'ivu. Amababa yaco arirabura.

Ni akanyoni kitwa Akanuma. Gasa n'akagira kaguruke, karera, gahagaze ahantu hari umusenyi n'utubuye. Aho hantu hariho utwatsi dukeya. Ako kanyoni ku maguru hako hasa n'agahama, numunwa wako ushaka gusa n'agahama, amaso yako arirabura

Ni ahantu hari amamandarena ateretse ahantu abiri imwe iratonoye siyose harimwo udusate tubiri kamwe kari mugishishwa akandi kari hasi, izindi zidatonoye zifise igishishwa gihishiye gose kandi nutwo duto turahishiye.

N'ahantu umengo ni mukibanza c'idandarizo hubakishijwe utumeza tw'imbaho, turiko ibintu bitandukanye ,hariho n'udutebe Abantu bicarako hariho rero igitenga kirimwo Ibiharage bitoto bidatonoye ,hariho n'ibi bitonoye birimurutaro bifise intete zera, n'ibindi bidatonoye biri kudutaro nam'amashishwa yavyo ,y'ibimaze gutonorwa biri hasi.

Nahantu hateretse ishu ryamuye rikuyeko nibishishwa bibi vyo hejuru rimwe rirateretse riri ryose irindi rirakasemwo ibipande ivyo bipande biri imbere yiryo rindi rikiri ryose iryo rikase naryonyene rirakuyeko ibishishwa hejuru harimwo utuntu indani dufise amabara yera

Ni ikibanza kiri impande y'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, asakaje hejuru hariko amategura kururwo ruzitiro. Aho murico kibanza hateyemwo amashurwe atandukanye asa n'urwatsi rutoto, ayandi ashaka guhishira. Inyuma y'urwo ruzitiro hariho inzu n'amabati.

N'ahantu haruruzi, urwo ruzi ruteyeko utwatsi hejuru, ivyatsi bimera mumazi. Hakurya yurwo ruzi hateye ibiti vyibigazi vyinshi. Bifise amababi asa nurwatsi rutoto. Hariho n'ibindi bishami bisa nkivyumye. Harateye nivyatsi impande yivyo biti.

Ni ahantu ku misozi hari imihana itandukanye cane. Hariho n'ibiterwa, nk'ibitoke, ibigazi, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto. Hirya y'aho hantu hariho imisozi nayo nyene iteyeko ibiti n'ivyatsi.

N'inka iri mu kidugu gitwara ibintu, cubakishijwe ivyuma; n'utuyungiro, iyo nka ifise amabara asa n'ikivu; n'ayera, nta mahembe ifise irikumwe n'abantu bafise ibiziriko bayitangishije igiti, abandi bantu bari hasi babiri bafashe inkoni imwe; abandi bariko barayiraba iyo nka.

Ni hagati mu kiyaga, ndabona agace k'ubwato, ni mwijoro hagati ukwezi kwaka bagira batangure kuroba kubera ukwezi kumuritse murico kiyaga ifi zica ziduga. Rero hariho n'uducu dukeya n'umuco wuko kwezi kukigaya.

Nahantu harehare h'ibarabara ry'ivu ariko hacamwo abantu batandukanye. Hariho nuwuriko aramanuka kurako kamanuko ashunguruka ari kw'ikinga, iryo kinga inyuma haboheyeko umufuko urimwo ibintu. Hirya no hino y'iryo barabara haribiti n'ivyatsi.

N’ahantu mu ruzi hari ibikoko bitatu vyitwa imvubu, biri mu mazi bidugije imitwe ariko atari umutwe wose, amazi agarukira ku zuru, bifise amaso manini n'amatwi, birirabura, birabomvye kubera bisanzwe biba mu mazi.

Ni ahantu hari umurima munini hamwe ntiharimye ahandi hari imiburi y’ibijumbu, hirya yaho hari umurima w’ibigori harateye n’ibigazi vyinshi hakurya hariho n’ikigwati kirimwo amazu abamwo abantu asakaje amabati.

Igikoko citwa Imvubu kiri hagati mukiyaga ,Kimwe kirasamye gifise amenyo manini ikindi kiri mumazi nticasamye.

N'ahantu hari Ikiraro c'inka cubakiye kijambere, cubatswe n'amatafari ahiye ,kitaraheza gusakarwa kandi kitaraheza no kubakirwa inkingi n'ibihome. Izo Nka niz'inzungu zifise amabara yera nay'irabura ni nyinshi ziriko zirarya hariho nizifise amabara asa n'ubururu, nt'amahembe zigira zambaye utuntu kumatwi.

N’ahantu badandariza ibintu vy’ivyamwa biri kurutaro hariho imyembe, hariho amatunda, hariho amapapayi, hariho imihwi, hariho n’amazi ari mu bubuni ahinguwe afise n’ubushashe hariho n’udutebe hateretseko ivyobintu n’utumeza.

Ni ahantu impande y'ingundu z'ibitoki murivyo bitoki hariho ibirembezo imiganda y'ibirembezo hafi yaho hariho impene zihagaze ku mbaho hariho nabantu bariko barazigaburira ubwatsi izo mpene zifise amabara y'inginagina.

N'ahantu mwibarabara ry'ikaburimbi kunkengera yaryo hariko haca abantu babatu abana babiri na mama wabo bavuye gusenya bikoreye inkwi. Hakurya yiryo barabara hari ibiti n'ivyatsi.

Ni ahantu hari ibiti vy'ibigega binini bidatasatuye. Imbere yavyo hariho ivyo bamaze gusatura dutoduto n'imashini ibisatura.

N’inka iri mu kiraro cayo cubakishijwe ibiti iriko irarisha ubwatsi irikumwe n’umuntu w’umugabo ariko arayiyorera ubwatsi iyo nka ifise amaba yirabura n’ayera yambaye n’akantu kugutwi uwo mugabo yambaye n’inkofero yabeseramu.

Nahantu haruruzi, urwo ruzi rurimwo imvubu nyinshi zimwe ziri mumazi ziribiye izindi ziradugije imitwe. Hariho imwe yasamye cane izindi ziradugijwe imitwe zitasamye, hariho nutwatsi dutereye hejuru yayo mazi hafi yaho harateye ibitri kure kumusozi.

Ni ahantu harunze utubaho twinshi tw'ibiti, bifise ibara risa nk'ikivuvu, hirya yaho inyuma hariyo ibiti vyumye bitakiriko amababi.

N,umurima munini uteyemwo ibiterwa bitandukanye harimwo ibigori harimwo imyumbati uwo murima n'ahantu murubuye n,ivu rivanze n'amabuye haruguru kuri uwo murima hateyeko ibiti vy'ibigazi vyose bifise amababi asa n'urwatsi rutoto .

N'ikibanza kirimwo imbata zishika kuri zitandatu. Zifise amabara yera avanze n'ayirabura. Izo mbata ziri mubwoko bw'inyoni ariko bugendera hasi. Mumibereho yazo zirimba kugira zironke aho ziryama zirasura ivu. Rero mur'icokibanza zirimwo hariho ahantu hasuye aho zari ziryamye, n'ahabdi hameze neza.

Ni ahantu hicaye abagore kwi rigara badandarizamwo ibitegwa bimerera mu kuzimu. Harimwo amateke, imyumbati, n'ibijumbu. Hariho umwe ahagaze afise umwumbati muminwe n'imbugita, uwo mwumbati bawita umuryohera. Uba usosa umuntu arashobora kuwutonora akawuhekenya. Sico kimwe n'umwumbati w'umururazi.

Ni udutoke tuzingamye duteye ahantu twonze ngira turagwaye, duteye mw'ivu ahantu basize ibisigarira vy'inyubako. Hariho n'ibati, hirya hariho n'ibiti bihateye bisa nk'urwatsi rutoto.

Ni ahantu hari imirima. Harimwo umurima uteyemwo ibigori vyinshi n'imyumbati. Ivyo bigori bisa n'ibikuze biramaze kuzana imitwe. Hirya caane harateye ibigazi ku nkengera y'iyo mirima kandi kure cane hirya y'ivyo bigazi hariho ibigwati birimwo amazu abamwo abantu

Nahantu hari uruzi , urwo ruzi rumeze nkurwagutse rugenda rukata ntirugoroye, hakurya yaho hari ivyatsi bisa nurwatsi rutoto hamwe nibiti, hejuru hariho ibicu vyera ayomazi ameze nkayatovye .

Nahantu mwishamba hateye ibiti vyinshi bifise amababi asa nurwatsi rutoto harimwo iminyari, harimwo iminyinya nibindi biti hariho nabantu baja aho hantu haragasomo, ako gasomo namazi atembera kumusozi atembera hasi.

N'umuntu avuye gusenya arik' aca mw'ibarabara ry'ikaburimbo kunkengera yaryo, yikoreye inkwi; yambaye igitenge; n'ibirato bisa n'umuhondo, akazuba gasa nakariko kararengera aho hantu, hariho ibicu vyera; n'ibisa n'ubururu, harih' ibiti bihateye kunkengera ziryo barabara.

Ni ahantu mu kiyaya hubatse amazu menshi, yubatse kijambere habamwo abantu harateye n'ibitoke n'ibiti bitandukanye, hirya yaho hariho niyindi mihana hariho n'imisozi ikikuje ico kiyaya kandi niyo misozi iriko amazu atari menshi.

N'ahantu hari imirima y'icayi, umwe muriyo mirima urimwo abantu batatu bafise icuma, cubuhinga kigezweho gisoroma icayi, n'abagabo batatu, hirya yiyo mirima hari ibiti n'imisozi.

N'ikigwa, ikibanza kiri hagati mu kiyaga gitewemwo utwatsi, kunkengera yico kiyaga hariho ibiti.

Ni ahantu mu kiyaha hateye ibiti vy'ibigazi hariho n'umurima w'ibigori bisa nkibikuze hariho n'ivyatsi bihateye hariho n'amazu ahubatse yubatse kijambere asakajwe amabati yubatswe n'amatafari ahiye kandi menshi hariho ayari hafi yivyo biti nuwo murima hariho nayandi ari kure.

N'igikoko citwa Ingona kiba mu mazi, kiri ahantu hari ivu, hari ikinogo kirimwo n'ibiziba vy'ivyondo, kiryamyemwo kiriko kirota izuba igice kimwe co haruguru, ikindi gice co hepfo kiri mu gatutu, ahantu umengo ni musi y'igiti.

Numurima wibigori umanuka ,ivyo bigori bisa nkibikuze biramaze guserura imitwe , Hasi umanuka hariho ibigazi , ugumye ubandanya kumusozi hariko ibiti ninzu , hariho niyindi misozi iri kure cane .

Ni ahantu hari imirima myinshi mu kiyaya harimwo umurima umwe w'ibiharage bikiri bitoya urimwo abantu babiri bariko barabibagara, umwe n'umukenyezi uyundi n'umwana akiri muto, umukenyezi ari imbere cane umwana ari inyuma yiwe umwe wese afise isuka ariko arabagara ivyo biharage imbere yuwo murima hariho amazu n'ibiti.

N’ahantu hari inkoko nyinshi zifise amabara yera ku matwi n’ayirabura ku maguru n ‘ayatukuru hejuru nay'ikivuvu , izo nkoko bazita rusake n’ingabo aho hantu ziri hariho ihagaze ku mbaho hariho ibintu vyinshi bihubatse vyubakishije imbaho .

N'umurima munini cane wagutse, igice kimwe kirimyemwo ibijumbu kirimw'amaburi y'ibijumbu, ikindi gice kirimw'ivyatsi, hirya yaho hariho umurima munini w'ibigori bikuze n'igiti c'ikigazi, hakurya yahoo hariho ikigwati ah'abantu baba.

Ni ahantu hicaye abantu badandaza utuntu duteretse hasi cane cane ibirungo, hariyo ibitungurusumu hariyo ibitunguru , utwo tuntu duteretse kuntaro , ibindi biri mubintu umengo n'ibitenga.

N'Ahantu hafi y'uruzi hari inka bashoyeho, zifise amahembe, harimwo izirabura nizisa n'inginangina hariho n'ibiti hafi yaho hariho n'ubwatsi izo nka n'inyambo, n'inka z'indundi ziri zonyene ntamuntu barikumwe.

Ni ahantu hari inkoko nyinshi z'inkoko kazi z'inyamutoyi , izo nkoko ziriko ziranobagura ziriko zirarya, hariho umuntu ariko arazigaburira mutuntu umengo nimutudobo twera dufise imifundikizo hasi itukura, kandi utwo tuntu basufatishijwe nimigozi y'ibiziriko iduga hejuru.

Ni inka nziza ivyibushe ifise amabara y'irabura nayera nta mahembe ifise, iriko irisha ahantu mu bwatsi bumeze nkubumye aho hantu hariho n'ibiti bikeya bisa n'urwatsi rutoto, kandi aho hantu akazuba karaharasira.

N'Ahantu hari Ikiraro c'Inka, Ico kiraro cubakishijwe Ibiti, iyo nka iri ahantu Ico kiraro kirimwo amazi yahetembeye y'imvura y'ibiziba, hariho n'ahandi hari ubwatsi niho iyo nka ihagaze irirabura iyo nka. hari Umugore ariko arayiha Ibintu vyifu iyo nka nayo iriko irarya.

N’ahantu hari ibiti vyitwa imisuna biteyeho; ivyo biti bikunda kuba biteye ahantu hari inzunzi ku nkengera zazo. Ivyo biti bigira imitumba isa n’umuhondo n’amababi maremare asa n’urwatsi rutoto. Hasi hariho ibibabi vyahungurutse vyumye.

Nahantu hateye amateke, imyumbati, hari nibiti vyiminyinya, nibiti vyimirenga. Hari nibarabara impande yaho ibarabara ryivu, hariho nitsinga zamatara hejuru.

Nudushami twigiti cimicungwe kiriko ivyamwa vyimicungwe indwi dusa nurwatsi rutoto, nayo mababi yatwo ari kurayo mashami asa nurwatsi rutoto, hari nigiti barambitse kugira ayo mashami arandarandireko .

Nabantu benshi bamwe bafise inkoni bacunze inka zimwe zirirabura izindi zifise amabara yirabura n'ayera izindi zisa nikivuvu harimwo izifise amahembe nizitayafise ziri ahantu murugogwe

Umuntu w'umuhungu, asutamye mu murima w'ibigori bikiri bitoya, yambaye ibirato vyera, ariko arabagarira ibigori, mukurandura ivyatsi n'intoke.

N'ahantu hari imbuga hateye ibigazi, musi y'ivyo bigazi hari agatebe umuntu yicarako inyuma y'ivyo bigazi hari umurima w'ibigori n'ivyatsi bisa n'ugwatsi rutoto.

N'ahantu munsi y'Ibiti ,hari amatuta y'amashurwe imivyaro y'amashurwe hasi hari utubuye, hari umusenyi, n'igitutu cayo mababi yivyo biti.

Umurima wicayi isa nurwatsi rutoto. Aho impande yuwomurima, hateye ibiti bikiri bitoya vyitwa imukaratusi.

Ni abantu babiri umwe afise agacupa gasa n'umuhondo gafundikijwe n'agafundikizo kera karimwo ibinini vyera imiti uwundi atumye ukuboko gutora ako gacupa yambaye agakomo kirabura .

N' inka ziri ahantu hajitijwe n' uruzitiro rw' amatafari ahiye harimwo inka zikivuvu ni zirabura zifise amahembe harimwo n' intama zera hose nizindi zera zikongera zikirabura nizindi zifise amabara y' ikivuvu inyuma yurwo ruhongore hariyo ibitoke n' ibiti.

N'ikiyaga hariho umuntu w'umwigeme agihagazemwo afise ibido ariko aravomeramwo amazi yambaye igitenge hariho n'ubwato buri kunkombe yico kiyaga.

Nahantu mu murima w'ibigori, urimwo abagabo babiri, bafise udukopo mu minwe, turimwo umwavu wa kijambere, uhinguye, bariko barawushira kuri ivyo bigori.

N'Imbuto z'Ibigori zirobanuye, zimwe ziri kudutaro ziri kumameza ashasheko igitambara, izindi ziri mudufuko izo mbuto ziri kurutaro hari izisa nagahama, n'izindi zishaka gusa n'Ibara ryiroza.

Ni agashashe karimwo umuti kanditsweko nivyandiko vyera n'ibisa n'urwatsi rutoto ,n'ivyirabura, hacafyeko n'ibitegwa bimwebimwe muri uwo muti ushobora gupompa , hariho in' "tomati" , hariho kandi n'igitegwa gifise ishurwe risa n'umuhondo citwa ibishayoti.

N,umuti uri muducupa tubiri uwo muti ujejwe kuvura ibikoko bitera ibiterwa muri utwo dukoko harimwo utwitwa inkongwa nutundi , ivyo biterwa navyo bapompesha harimwo ubwishaza hariho ibigori n'ibindi bigiye bitandukanye biri mubwoko bw'imboga .

Ikibanza basuzumiramwo ibijanye n'ubuhinga muvy'uburimyi. Hateye imivyaro myinshi y'itomati, hari n'umuhinga afise umuvyaro umwe w'itomati mu minwe. Ukundi kuboko gufashe agacupa karimwo umuti usa n'urwatsi rutoto, ameze nkuwusuka kugira agerageze arabe.

Ni umuntu w'umurimyi w'itomati ariko arazipompa umuti, izo tomati ntizirahishira gusa ziri muguhishira ziri mukwera. Ariko azipompa umuti yambaye impunzu ishaka kw'irabura, ipompe isa n'ubururu ifise n'amabara y'umuhondo, akayunguriro gacamwo umuti karirabura hirya no hino hari ishamba rikikuje uwo murima.

Ikibanza barwirizamwo imivyaro , harimwo umuntu ahagaze ariko arapompa iyo mivyaro , yambaye impuzu z'akazi zisa n'umuhondo n'i "pompe" isa n'umuhondo , yambaye n'ikindi kintu mumaso kimukingira ivumbi canke kuruwo muti umudugamwo .

Ni agacupa kera karimwo umuti wo gupompa ibiterwa bimwe muri ivyo biracafweko kurako gacupa nk’itomati zisa n’agahama ,ibiraya n’ibindi vyubwoko bwo mu mboga n’ibigori.

Umwavu wikizungu wera uri mumufuko urimwo ukuboko kwumuntu ariko arawukoramwo awusanza awuyora ukwo kuboko kwambaye impuzu mukiganza ukuboko nakwo kwambaye ishati irimwo amabara atukura yirabura ayera nayagahama

Ni umwavu w'ikirundi urundanye ahantu mw'ishamba bari baravyururiye kugirango ute ubushuhe, hejuru yaho hahagaze umuntu ariko arawucumitamwo igiti kugirango awukorere neza hirya no hino hakikujwe nishamba, ibiti n'ivyatsi.

Imifuko yera irunze ahantu iriko ivyandiko bisa n'urwatsi rubisi. Iyo mifuko irimwo imyavu, itondetse umwe umwe kuwundi, iri ahantu mu kizu, hasakajwe n'amabati.

Numufuko wera uriko ivyandiko vyanditswe nibara ry'ubururu. Hariyo nisahani riri kumwavu wakijambere uhinguwe.

Hari Umwavu w'ikirundi uri hafi y'Imirima, niho uriko urategurirwa uwuriko arawutegura afise ikanya muminwe yo kuwuhindukiza, yambaye Ishati y'ubururu n'ibirato vy'irabura, hari n'ibiti bishinze hafi yaho, awukura mukibanza warurimwo awushira awushira mukindi kibanza hari n'imirima y'ibigori bikuze.

Nagashashe kera karimwo umuti wo gupoma ibiterwa bimwe bimwe nk'ibihoke, intomati, nibindi. Ako gashashe imbere kariko ivyandiko vyanditswe n'amabara yera, karafise ibara ry'agahama, ivyandiko vyanditswe n'ibara ry'urwatsi rutoto, nibindi vyirabura.

N'imifuko myinshi igerekeranyeko, iteretse musi y'igiti, isasijwe imbaho kugira ntiyononekare, iri musi y'igiti kugira ikingigwe izuba. Irimwo umwavu. Izuba rirarengera hirya, hariho ivyatsi.

Ni imiti iri mubucupa bubiri burebure vy'ivyuma n'iyindi miti iri mu budomora bubiri kamwe gasa n'umuhondo, akandi gasa n'urwatsi rutoto, iyo miti yica ubukoko butobuto bushobora kwonona ibintu mu kibano nk'isazi, imibu, n'utundi dukoko dutoduto.

Ni ifi zitatu ziri ahantu mugikapo zirabomvye zibonekako ariho zikiva mumazi niho bakizitoba ariko ntizinyagaza kubera zirabuze ubuzima kubera zavuye mumazi ziracariko ibigaragara , amubi yazo asa nagahama ahandi nubururu.

Ni ahantu hari amazi acafuye arimwo ifi zapfuye zireremba hejuru kubera ubucafu buri murayo mazi, ayo mazi arimwo ibintu vy'ibiti, ibintu vy'ibikaratasi, ibintu bicafuye kandi izo fi zirapfuye ni nyinshi zirundanye hejuru zirareremba.

Ni ahantu ku nkengera y'ikiyaga hari ubwato n'abarovyi, hariho n'ifi zibiri zirovye zambaye umugozi mu kanwa, imwe ifise ibigaragara biriko amabara yera nay'irabura iyindi ifise ibigaragara vy'irabura.

N'ahantu hari ifi zimanitse. Izo fi zimanitse, n'imigozi bazambitse mu kanwa bagaca bayimanika kutuntu twutwuma. Izo fi zabazwe munda zakuwemwo ivyo mu nda kandi ziracariko ibigaragamba zifise amabara yera nayirabura.

Ni ifi zibiri zitwa Imbivyi ziba mu mazi. Mu mazi ariko bazirovye ziri ahantu ku rubaho ziraryamitseho, ziranakase mu nda . Ziracariko ibigaragara. Zifise amaso aturumbuye.

Nifi barovye iri ahantu kukantu nkakabaho , Ako kabaho karikumwe nikaroti , ikaroti zifise amabara asa ahishiye nibiti , ibitumbatumba bisa nurwatsi rutoto, hariho nintomati ziri inyuma yiyofi , nibindi Bintu biri mugasahani bimeze nkibiraya .

Mu bwato buri mu kiyaga bwubakishijwe imbaho, muribwo harimwo abarovyi umwe ariko araboha ubwato n’umugozi uyundi arahagaze yambaye ishati yera.

N'ahantu munyanja hubakiye akazu kari muriyo nyanja, gashobora kuba kabamwo inkoko kuko muriyo nyanja haba hariyo amafi, hirya no hino hateye ubwatsi bagaburira inka n'ibitoke hariho n'ibiti.

N'ifi zibiri zifatishijwe n'utwumwa tuvuye kwigera, izo fi harimwo nini na ntoya, nini ifise amabara yera na yirabura, ntoya ifise amabara yirabura. Zimeze nk'izasamye ziracariko ibigaragara.

Ni isahani yera iriko ifi zibiri zitetse neza zikaranze zokeje , izo fi zirameze nkizibaze mukanwa zimeze nkizasamye, hariyo ibintu bakuyeyo , hafi y'utwo dufi hari aga "concombre" gakase gatondetse neza , hejuru yako hariho nuru "tomate" rukase.

Ni ahantu harundanye udufi twitwa Indagara. Tuba dutoduto, turacari tubisi ntitwumye, turahantu mu ki base gisa n'urwatsi rutoto. Utwo tu dagara indani turabonekamwo amaraso, n'amaso yatwo araturumbuye kebra ariho tukirobwa. Ntidukomeye kubera tuvuye mumazi duca dupfa.

N'ahantu hari udufi twitwa indagara tuba dutoya turacari tubisi niho bagiheza kuturoba tumeze nkutwanikiye ahantu kurutaro kugira twume, turacariko n'amaraso hariho igihande zidasanzejeko, zirundaniye kurundi ruhande izo ndangara.

N'ifi iryamitse ahantu kukameza bahejeje kuyibaga bayikuramwo ivyo munda, n'ibigaragara babiharaguye iyo fi irabomvye bayikuye mumazi ifise amabara y'irabura kumunwa nayera munda.

Ni ikigwa, ahantu hari ikiyaga gikikujwe n'imisozi miremire iriko ibiti n'ivyatsi. Hariho n'iyindi misozi iri hagati muri ico kiyaga.

N,amasahani ari ahantu kukameza ayo masahani ariko ifi zitwa insangara ziteguye neza zokeje ziriko indimu hejuru zimemereyeko n'udusereri izo fi ziraryoshe kubera zirokeje .

Ni ahantu bariko barotsa ifi. Ziriko zokerezwa kukantu k'akayungiro kubakishijwe ubwuma, batereka hejuru y'amakara. Izo fi hejuru yazo hariko indimu . Izo ndimu zishaka gusa n'umuhondo, izo fi nazo zishaka kugira amabara asa n'ikivuvu.

N'urusenga rurimwo Ifi zihejeje kurobwa ,izo fi ziragerekeranye ninyinshi, harimwo izikomeretse n'izidakomeretse, gusa nanimwe igikanura kubera iyo zivuye mumazi zica zipfa, har'izifise amabara yera kunda n'ayirabura mumugongo, kubigaragara vyazo.

N’ahantu hari ifi nyishi zipimye mu dutenga, izofi zisa n'izivuye kurobwa zifise ibigaragaro. Ziri mu dutenga twubakishijwe n'uduti dufise amabara y'umuhondo n'ayurwatsi rutoto n'ayatukura.

Ni ahantu hari icuma, ico cuma kirimwo ibarafu, ibarafu zirimwo ifi kugira ngo iryo barafu ritimbishe izo fi ntizononekare. Izo fi ni zinini zifise umutwe mutoya ariko imitumba ni minini iracariko ibigaragamba.

Ni ifi iteguye neza yokeje ikaranze iri kwisahani irikumwe n'indimu ikase ifise igishishwa gisa n'umuhondo, imwe irubitse iyindi iruguruye iraboneka indani.

Ni ahantu hari ifi mu kantu kakabase kakayungiro, ifi zihejeje kuva mu mazi zikiriko ziratagurika kubera zivuye mu mazi zibuze umwuka, izofi harimwo zinini nazitoya harimwo izonze n'izivyibushe, ziracurikiranye kubera hari iziikiriko zirataragurika kubera ariho zikiva mu mazi.

Akantu kameze nk'agasiniya bokerezako inyama ,ifu, canke Ifi ,izo fi haruguru yaho hariho ipilipili zibiri n'indimu, nohepfo yaho hariho ipilipili zibiri n'indimu zokeje, kuriyomeza iteretseko ako gasiniya hariho amavuta n'igitungurusumu n'ibindi birungo bikatiye mugasahani k'imbaho k'itomate n'ibindi.

Ni ifi z’ubwoko bw’ indagara. Ni nyinshi zirunze ahantu izo ndagara ziba zito zito ziracari zibisi ntizumye zivuye mu mazi zirabomvye, indani amaraso aracaboneka kubera zitumye. Zifise amaso arimwo utuntu twirabura.

Umurima wibitoki vyinshi, urimye neza atavyatsi urimwo. Hariko ibitoke bishigikijwe nibiti vyitwa inzego. Hariho ibitoke bifise imyanana, nimitoto yavyo, imwe ihishiye iyindi ikiri mitoto. Imwe irakabiranye iranagwa. Harubatse nakantu kubakishije amatafari yibumba adahiye.

N’ahantu harimye ubwishaza, ubwo bwishaza burakuranye n’ivyatsi ntibubagariye ariko ntiburera burameze amashurwe, amashurwe yera; buramaze kwezeza amashurwe. Hafi yaho harateye ibiti bitandukanye bifise amababi asa n’urwatsi rutoto.

Hari umurima w'ibiraya bitoshe, bifise amashugwe yera. Muri uyo murima hateyemwo ibiti, harimwo ibiti vy'ikadamiya. Hirya yivyo biti hari umuhana, uwo muhana urateyemwo ibitoke n'amashugwe akikuje uyo muhana.

Ni ahantu hari akayira gatoya kivu kariko gacamwo umuntu atwaye ikinga kuriryo kinga inyuma haboheyeho akadomora, uwo muntu atwaye iryo kinga yambara agapira gasa kirabura , hiryo yiryo barabara hepfo hateye ivyatsi kandi hariho n'inyubako umengo n'amashure y'ubatse nkamashure afise amadirisha asa n'urwatsi rutoto.

Ahantu hari umurima w'ibitoke hari uruzitiro ivyari bigubakishije vyashaje birahenuka birumye , hariho n'ibindi bihateye vy'ibiti ,isombe , ivyo bitoke nta bitoke biramera kuko hari imitoto gusa .

Ni ahantu mw'ishamba hateye ibiti , ibiti vy'imikaratusi ikiri mitoya, imikaratusi yera, ni numuti uravura inkorora , hasi harateye n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto hariho nibindi bishitsi vy'ibiti biranduye vyumye biri hasi.

Nahantu hari Imirima baheruka gukuramwo ibigori hariho akayira karimwo umugore akenyeye igitenge kirimwo amabara y' agahama nayo ubururu yambaraye agapira k' amaboko magufi karimwo amabara y' agahama yikoreye inkwi.

Ni ahantu hateye ibitoke, hariho n'igiti kihateye, hariho n'ibiti biriko isombe, imboga zitwa isombe, aho hantu barahashishuriye ibishishwa vy'ibigori kandi biramaze kwuma, hariho n'inzu ihubatse yubakishijwe amatafari ahiye.

Ni umurima urimye kijambere w'amatuta , ayo matuta ateyemwo ibitunguru bitabaganye bitarimwo ivyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rutoto, hirya yuwo murima w'ibitunguru hariyo ibiti n'ibigori vyumye bitemye.

Nahantu imbere yinzu yinyubako zubatswe nkamashuri yubatswe kijambere namatafari ahiye hateye amashu ateye kijambere kumatuta iyo mirima igabuyemwo nudukobeko kugirango inkukura ije ntibitwaze

Nahantu hari umurima, Uwo murima wigeze kurimamwo ibigori , barabitemye bimwe biracashinze ibindi barabitemaguye babitemera hasi biramaze kwuma icyo bishakashaka , hafi yaho haraho bamaze gutangura kurima. Muriyo mirima harateye ibiti, mwo n’ivyatsi bisa n’urwatsi rutoto.

Ni ahantu hateye ibitoke, ibitoke vy'ibisenyi atari ibikashi hariho imivyaro ikiri mitoya n'ibindi bimaze gukura kandi muriyo mirima nyene hateyemwo n'amateke arik ivyo bitoke ntibiteye kijambere kubera bitimbiye ibinogo kandi ingundu zavyo zidatandukanije .

Umurima w'ibiraya utoshye, usa neza, uteyemwo ibiti vy'ikadamiya. Hakurya yaho, hateye ibitoke hariho n'imihana ibamwo abantu. Ivyo biraya bifise udushurwe dushaka kwera.

N'umurima urimwo igice kirimye, ikindi kikirimwo ibishakashaka vy'ibigori, giteyemwo ibiti, kandi hasi yaho hariho ibishashaka vy'ibigori bitememye, bitemewe hasi.

Ni umurima bari barimyemwo ibigori hama barabica , ibisigati vy'ivyo bigori bisigaye bihagaze mumurima, birumye bifise ibara rishaka gusa n'ikivuvu , harimwo n'ivyatsi vyinshi vy'urwatsi rubisi , n'igiti giteye muri uwo murima.

Ni umurima utewemwo ubushaza , ubwo bushaza burimwo ivyatsi vyinshi kandi ntiburera gusa bwarejeje amashurwe , amashurwe yera , hirya no hino yuwo murima hariho ibiti bifise amababi asa n'urwatsi rutoto .

N'umurima uteyemwo igiterwa kiri mubwoko bw'imboga citwa ikaroti. Amababi yatwo asa nurwatsi rubisi. Arakura akagira utubabi duto duto. Aho hantu harateyemwo nibishakashaka bigeze kurimamwo ibigori, barabitema, ibishakashaka bigumamwo. Harateye nibiti.

Nahantu hahoze hateye ibigori ariko ibishakashaka vyaho navyo bitemeye hasi vyarumye, hafi yaho hariho hari uruzitiro ruzitijwe n'ibiti bihateye, hafi yaho hariho ibitoke bineze bifise imitoto ikiri ntoto niyindi ihishiye. Ahantu hari uruzitiro hegetse imbingo zitemye zumye.

N'ahantu hari akuzi gacamwo amazi asa nabi. Hirya kunkombe yako kuzi hateyeho Ibiti bitandukanye kimwe mubiti bihari harimwo icari c'inyoni, kandi murivyo biti harimwo igiti cumusuna. Igiti kiba kinini cane gifise utubabi twonze twinshi dusa nurwatsi rutoto, ico giti kiragira Ibintu vyibikoni barabikoresha mukubaka.

Ni ahantu hari umurima munini w'ibiraya, ibiraya bisiza, bitarera bimaze kwama udushurwe, mpande yuwo murima harateye ibiti, ibiti vy'ikadamiya, kandi hariho n'umuhana hafi yaho. Muri uwo muhana hariho ibitoke bihateye, kandi iyo nzu amabati yayo araboneka

Ni ahantu hateye ivyatsi vy'itwa imbingo bitarakura biri hagati na hagati inyuma yivyo vyatsi hateye igiti c'isederi kuruhande hari ibindi vyatsi.

N’ahantu hateye ivyatsi hari n’ibiti vy’imikaratusi yera ivyo biti birashobora no kuba umuti, Umuti winkorora hariho n’igishitsi hariho n’amababi yahungurukiye hasi yamaze kuma.

Ni ahantu hari y’umuhana hari akayira kari impande y’ingundu z’igitoke, hariho ahantu hanikiye impuzu ku mashurwe akikuje uyo muhana. Hariho n’ibiti imbere yaho bikiri bitoya n’abantu bahahagaze, umwana n’umuntu akuze.

Hari uruzi urwo ruzi kunkengera yaho hateyeko imisona itandukanye hafi yaho harateye ibigori hariho nivyatsi vyinshi bihateye impande yurwo ruzi bisa nkurwatsi rutoto kumisozi hariko amazu nibiti .

Imbingo baciye zikokoye zirundanye ahantu, munsi y'Igiti izindi zegamiye akazu kubakishijwe Ibiti gasakaje amabati. Hariho nivyatsi n'ibibabi vyakokowe bikuwe kurizo mbingo.

Nahantu hateye ubwatsi bwinshinge busa nubwatsi butoto bugitoshe, hariho nakayira k'ivu kahaca, hariho umuntu ahicaye hafi nuwundi ariko araza, hari ubwo buyira buja kumazu, nimihana iriho aho hantu. Ayo mazu yubatse kijambere, yubatse mumatafari ahiye hariho nibiti biyakikuje.

N'Umurima wahoze utewemwo Ibigori, ivyo bigori barabiciye, ibishakashaka vyavyo hariho bimwe bigiteye bigishinze, ibindi bitemeye hasi vyarumye, muruwo m'urima haramezemwo ivyatsi Kandi hafi yaho harateye ibiti.

N'ahantu hari umurima munini hateye ubwishaza, ubwishaza butarera busa n'urwarsi rutoto ariko buriko buramera amashurwe ayo mashurwe arera hirya yaho harateyeho ibigori vyumye hariho ibiti n'imihana .

Ingundu ntoya y'ibitoke, bikiri bito, bigikura, hariho akayira, hakurya yivyo bitoke, hariho inzu, izitijwe n'amatafari ahiye, niyo nzu yubakishijwe n'amatafari ahiye, isize irangi ryera, isakajwe amabati asa n'agahama.

Numurima , umurima urimwo ibiti , bigaragara ko ivyo biti babirunzeko ibishakashaka vyibigori vyumye , Kandi uwo murima hambavu yaho bigaragara ko bahimbuye ibigori vyinshi , imbere yivyo biti hariho nurwatsi , twurwatsi rutoto .

N’ahantu hateye igiterwa citwa urusera cama utuntu dutukura tuvamwo umutobe usa nagahama, aho hantu harashinze igiti kandi hafi yaho harateye n’ibitoki bifise amabara asa nurwatsi rutoto ariko bitarama.

Ni umurima w'ibiharage vy'itwa ibiremberwa barabishingiye, ivyo biharage barabishingira bakabishingiramwo igiti iyo gisokoroye umutwe kikadugirako kikaguma kidugira kurico giti bifise amababi asa n'urwatsi rutoto bayita imikubi ariko nta biharage biramako.

N’ahantu hari ikibanza co kurima mwo hateye igiti aho hantu barigeze ku harima ibigori ariko babitemye ibisigatisigati vy’ibigori babita muri ico giti hariho n’ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto aho hantu barimiye hameze nka humye.

Nahantu mwishamba hateye ibiti bigororotse vyitwa imikaratusi, biracari bitoya kubera bironze gusa biduga cane birebire amashami yavyo arihejuru cane afise amababi asa nurwatsi rutoto. Hasi murivyo biti haramababi ahakorokeye yumye yamazu kwuma.

N,umurima wahora uteyemwo ibigori ariko babitemye biraciye ariko bitemeye hasi ntabwo biranduye hirya hirya hariho umuhana hariho n'ibitoke hariyo n'ibitoke bikikuje uwo murima wahora uteyemwo ibigori hariho n,ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto muri uwo murima.

N'ahantu mumurima, umurima urarimye neza ntacatsi giteyemwo. Hateyemwo ibitoki, ivyo bitoke bifise amahobahoba amaze kuma niyindi mitoto ikiri mitoto niyindi ihishiye. Hafi yaho harateye ibiti, nivyatsi muyindi mirima iri hafi yuwo murima.

N,ahantu hateye ivoka hateye n'igiti c,ishugwe hateye n'inganigani ariko kandi hari n'ibindi bintu vy'ibiti bihegamize izo nganigani zifise amababi asa n'urwatsi rutoto , ayo mavoka afise utwamwa tw'utuvoka tukiri indugu tutarera.

Ni ivyatsi vyitwa imbingo bisa n'urwatsi rutoto bitarakura neza, bigereranye biri hagati na hagati, inyuma yaho hari ibitoke.

N'ahantu hubatse amazu hagati yayo imbere yaho hashanje ihema ririko ibiharage, hariho ivyo banikiye bikirimwo bibisi, ariko imbere yaho hariho ibindi vyari vyumye, hicaye umugore ari kumwe n’umwana. Uwo mwana afise ubuhiri bariko barahurisha ivyo biharage vyumye.

N’umurima w’ibigori bikiri bitoya biteye kijambere biteye k’umurongo ivyo ibigori biracari bitoya birabagariye neza nivyatsi baranduye biracari mumyanya yiyo mirongo y’ibihori hakurya hariyo niyindi mirima n’ibiti.

Nahantu hafi y'umuhana ubamwo abantu, uteyemwo ibitoke hafi yuyo muhana, kandi imbere yaho hariho umurima war'uteyemwo ibiraya bariko barasoroma n'umukenyezi ariko arabisoroma asutamye murowo murima harivyo afise muntoki, nibindi biri hasi hirya yiwe kumpande bimaze gusoromwa, hariho n'isuka hasi ariko arakoresha.

Ikibanza bayorezamwo imivyaro yibitegwa. Icokibanza kirimwo abantu bajejwe gusuzuma ivyobitegwa babahinga bambaye ubupira busa, busanugwatsi rutoto harimo umugabo abahagaze imbere imbere abarongoye.

N'ahantu hateye ibiti vyinshi vyimicungwe, kandi iyo micungwe iramye iranahishiye iragezwe kwamurwa yose irahishiye ifise amababi asa nurwatsi rutoto, ahantu ivyo biti biteye hari utwatsi dusa nutwatsi dutoto, kandi ivyo biti biteye kumurongo, kandi biboneka ko ari umurima wavyo gusa.

N'ahantu hari umurima munini ,uri ku misozi, uwo murima uteyeko icayi, harih' uwuri hafi n'uwuri kure, hariho umwe bariko barasoroma, ugeze gusoromwa urimwo abantu benshi batonze umurongo ,abandi barinyuma bagenda barasoroma bamura Ico cayi bagita mubitenga bahetse mugabo bobo babicisha inyuma

N’abantu bari mumurima wicayi bariko baragisoroma bahetse ibivumvu mumugongo basoroma bacisha inyuma baterera muri vya bivumvu inyuma hariyo abahetse bibiri bibiri hari nabahetse kimwe kimwe hari nabafise inkoni agenda aracisha inzira .

Ni ibiterwa vyitwa Imisigati canke Ibikaju biteye ahantu bifise amababi yumye kandi ingingo zavyo ziramaze gukura birageze gucibwa. Ivyo bikaju ku gishishwa, kurico gitumbatumba bisa n'inginagina. Hafi yaho hateye ibindi bintu vy'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Ni igiti c'ipapayi kiriko ipapayi nyinshi, izikiri hejuru ntizeze, iziri musi ziratanguye kwera zirahishiye zifise n'amababi maremare asa nk'urwatsi rutoto, n'igiti kiduga.

N'ahantu hateye ibiti vy'ikawa. Hari umugore ariko arazamura yambaye ikanzu irimwo amabara yumuhondo namabara yirabura. Afunze igitambara kirimwo amabara yera, nayasa nagahama. Izo ntete zikawa ziri kurivyo biti zimwe zirahishiye izindi ziracari zitoto. Zifise namababi asa n'urwatsi rutoto.

N'ahantu hapakiye imifuko myinshi ahantu ipakiye n'inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye. Iyo mifuko ifise amabara amwe, ajishishijwe munyuzi zisa n'umuhondo, n'ayandi yirabura, n'ayurwatsi rutoto iyo mifuko ni myinshi igerekeranije umwe k'uwundi.

N’amavoka ari ahantu afise igishishwa gisa n’urwatsi rubisi harimwo rimwe rikase igipande caryo kiri hagati na hagati n’ayandi harimwo urubuto rusa n’ikivuvu ivoka ry’indani naryo ririmwo amabara ashaka gusa n’urwatsi rubisi rudakajije.

Igiti c'ipera gifise agashami kariko ipera isa n'urwatsi rutoto hariho n'umuco w'izuba uriko urarasira kurico giti kumababi amwe amwe, ayandi mababi hari agatutu nta zuba rihashika.

Nahantu kumisozi harimye icayi, kandi ico cayi ahantu kirimye haciyemwo imikobeko kuko ari kumisozi kugira inkukura iteye ntibitware ivyo biterwa, rero nahandi hameze nko mukiyaya hasi yiyo misozi hateye ibiti.

N’ahantu hari inkoko ziriko ziratororera utuntu hamwe , harimwo isake ninkoko kazi, zimwe zera, zindi zirabura, izindi zifise amabara yikivuvu, ayandi acanze yera nayirabura .

Nahantu mumurima hari ivu, atari ivu risanzwe, nivu ryumusenyi nimusi yumusenyi, hari ibijumbu bahejeje gusoroma bikiriko nimizi, bimwe nibirebire ibindi nibigufi bivyibushe bikiriko imizi.

N’ahantu harimye ibigori. Ivyo bigori bimaze gukura bimaze no guheka ibigori bigeze gucibwa. Hahagazemwo abantu babiri umwe ameze nk'uwuca ivyo bigori yambaye igihuzu c'akazi gisa n'ubururu, uyundi ari hirya yambaye agapira karimwo imurongo yera n'iyirabura.

Ni ahantu hateye amabungo, ayo mabungo arandarandiye hejuru barayashingiye imigozi arandarandirako. Ayo mabungo aramye, afise ivyamwa vyinshi vy’amabungo ariko bitarahishira bikiri bibisi bitarera bifise amabara asa n’urwatsi rutoto.

N'ibiterwa vyitwa imyungu vyinshi bitondetse ahantu kukameza, bitondetse kumirongo ibiri, bashize imbere minini bagenda barayisubana bivanye nuko ingana, ifise ibara isa n'urwatsi rutoto ririmwo utubara hagati dushaka gusa n'umuhondo, hicaye abantu babiri umugore n'umugabo, hirya cane kure hariho n'abandi bantu batatu, bahicaye.

Ni umuntu w'umugore ariko aramura ikawa ku biti vy'ikawa, izo kawa harimwo izihishiye nizidahishiye uwo mugore arafunze igitambara mu mutwe kandi ari wenyene, yambaye impunzu irimwo amabara y'umuhondo nay'irabura.

N'indimu iri ahantu ikase ibipande bibiri, iyo ndimu kugishishwa isa n'urwatsi rutoto, indani ishaka gusa n'umuhondo ariko bidakajije igishishwa ciyo ndimu iyo ugikanye kiravamwo utuzi tumeze nk'umuti tubaba, iyo tukugiye mujisho turashobora kukubaba, Kandi indimu Abantu barashobora kuyirya kugira bonde bagabanye ibiro.

Umurima w'Isoya urimwo Abantu babiri. Umwe yunamye murizo n'Umugabo uyundi n'Umugore arahagaze akenyeye igitenge kirimwo amabara yagahama nayirabura yambaye agapira kamaboko magufi kirabura afunze igitambara mumutwe. ariko araba mugikoresho gikoreshwa mugutumatumanako Amakuru.

N,umurima w'intomati izo ntomati harimwo izihishiye nizidahishiye zisa nurwatsi rutoto harimwo n'umukenyezi afashe zimwe ameze nkuzamuye izo ntomati barazishingiye ibiti kugira zirandarandireko .

N,igitoke gikikujwe n'imitoto myinshi imwe ikabiranye iyindi ikiri mitoto , gifise igitumbatumba kinini n'umwanana munini , ico gitoke .

Ni abantu babakenyezi batanu bariko bakorera hamwe, bariko barabagara, bafise amasuka , bakenyeye ibitenge ,bambaye ubupira bw’amaboko magufi, bafunze ibitambara mu mutwe.

N'agakwavu kera karikumwe n'utwana twako dutanu, tune twera n'akandi gashaka gusa n'ikivuvu turiko turonka, turyamye mu carire badusasiye mu kazu kubakishijwe utuyungiro.

N'ahantu hateye amabungo. Ayo mabungo ararandarandiye kubiti bashinze ibindi barabirambika aramaze nokwama, mugabo ntarahishira aracari matoya. Hariho numuntu ahahagaze, afashe igiti camakadamya. Aho hantu harateye namateke hasasishije ivyatsi vyumye.

Icamwa c'ipera. Hariho irisatuye indani rifise utubuto dushaka gusa n'ikivuvu harimwo nakabara kiroza, ayandi ntasatuye asa n'urwatsi rutoto n'amababi yaryo.

Nibitunguru vyera biri kukameza , hafi yaho hariho ibijumbu, hirya yaho hadandaje ibindi bintu biri mubwoko bwimboga, ivyobitunguru biracariko amashishwa , hariho ibitinoye bica vyera , bikagira nakabara kurwatsi rubisi .

N'ahantu mu murima w'ibigori bikuze bimaze no guheka bigeze no gucibwa ivyo bigori hariho kimwe gitonoye cariwe n'impungwa n'inyoni, hariho n'ibindi bidatonoye, ivyo bigori biraboneka nibitatu bifise amababi asa n'urwatsi rutoto n'igitumbatumba gisa n'urwatsi rutoto.

N'ahantu munsi yigiti haba utwatsi hicaye abantu benshi. Ivyo biti bifise amababi asa n'urwatsi rutoto, Hariho imifuko imbere yabo, imwe irundanyeko niyindi ihagaze. Iyo mifuko ijishishijwe inyuzi zera iriko ivyandiko vyirabura harimwo ninyuzi zisa nubururu nizindi nurwtatsi rutoto.

N'ahantu hari umurima, uwo umurima urimwo ikiyaya uriko urategurwa mu kurima, hariho abantu bariko barawurima barenga batatu, batatu bambere bari imbere abandi batatu bari inyuma bafise n'amasuka, hafi yaho hariho niyindi mirima iteyemwo ivyatsi n'ibiti.

Abantu bagize ishiramwe bariko bakora umwavu w’ikirundi, bawukora mubintu bitandukanye :ivyatsi, m’ubishishwa vy’ibigori vyumwe, ivu ,amazi, bahubakishije n’ibiti .

N'igiterwa kiri m'ubwoko bw'imboga citwa intore, izo ntore ziramuwe zirundanye ahantu ari nyinshi. Zirera, nizimwe za kijambere zitarura, ziba zirezire zikavyibuha, ziba zifise n'amazi menshi. Ziriko n'inkondo, isa n'urwatsi rutoto.

Umurima urimwo ingundu y'iteke, iryo teke rifise ibitikatika arivyo mababi yavyo aforomye ukuntu asa n'urwatsi rutoto n'igitumbatumba carwo gisa n'urwatsi rutoto, hirya no hino ntakindi kintu kihateye nayo mateke gusa, kandi ivu riraboneka hameze nk'aharimye.

N'umuntu w'umukenyezi yambaye agafuka munwa, ariko arayora ibiharage abiyoresha isiniya abiyorera kuyindi siniya. Hari ibiharage vyinshi bimukikuje nibindi bintu vyinshi nk'ibidobo, umutaka. Kandi haboneka nk'ikigega babikamwo ibintu vy'imbuto vy'ivyimburwa.

Ni ahantu hateretse ibintu vyo mubwoko bwinshi bw'ibiribwa. Bimwe murivyo ni ibirungo. Harimwo intomati, tungurusumu, intore, ibitunguru, n'imboga, ipiripiri, n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Igitoki haboneka imitoto myinshi, igundu imwe y'ivyo bitoke ifise igitumbambatumba

N'ahantu kukameza hashanje ibiraya biboneka nk'imbuto hariho imifuko, imifuko ishanjeko ibiharage; n'imyumbati ,umufuko urihasi n'agatebe gakozwe mumbaho hariho n'ibitumbatumba bivako imihanyu y'ibitoke.

N'umurima w'ibigori uhagazemwo umugabo yambaye ipantaro yirabura; n'ishati yera, ibigori biracari bitoya, bariko barabivomera bakoresheje icuma ca kijambere kivomera gifise amapine; n'ivyuma impande n'impande bicamwo amazi mu kuvomera umurima w'ibigori.

Ni ivyamwa vy'ipilipili birunze ahantu, nivyinshi biratukura , bifise n'inkondo kuri buri pilipili aho umuntu ashobora gufata , irababa, umuntu ayifungura kugira ngo agire akayabagu canke aryoherwe ariko arafungura.

Ni ahantu mwisoko hari abakenyezi , imbere yabo hari intaro ziriko ibiharage bitoto, ivyo biharage vyitwa kinure vy'ibiremberwa , birafise amabara atukura ,ayera , nay'uruvuzo , hariho n'ibindi bintu bihari vyinshi bitandukanye aho hantu .

Ni ibase irimwo ivyamwa vy'amabungo vyinshi bihishiye, bihiye. Hariho umuntu akojejemwo amaboko, ayora bimwe murivyo vyamwa vy'amabungo. Iyo base isa n'ubururu, uwo muntu yambaye ipantaro isa n'agahama.

N’ahantu umenga ni mu mwonga, hatey’imboga hariho n’umukenyezi ahari ariko arasoroma imboga, akenyeye igitenge yambaye n’umupira w’ubururu n’agatambara k’ubururu mu mutwe. Hafi yaho harubatse utuzu two kurariramwo imirima, hariho n’ibiti, n’imisozi iri kure.

Na bantu babiri, umugabo n'umugore bari mugiti c'ivoka ca ruheri kikiri gitoyi gifise utuvoka tw'utudugu tukiri duto, umugabo afise akantu kagapanga ariko aratuturira ico giti akurako amashami adakenewe

Abantu bane bari mu murima w'inanasi n'ibitoki bariko baratororera izo nanasi bambaye ubufuka munwa n'abagore batatu n'umugabo umwe.

Nahantu hari intete zubwishaza bukiri butoto bufise amabara asa nurwatsi rutoto. Ubwo bwishaza buraranduye burasoromye buranatonoye bukuye mumashishwa baca baburunda aho hantu harimwo izifise intete nini nazitoyi.

Ni ahantu hashanje imifuko ijishishijwe inyuzi zera nizisa n'urwatsi rutoto ishanjeko amakokonkobore asa n'urwatsi rutoto nibishayote, hariho umuntu ahicaye aboneka amaguru yambaye igitenge w'umugore azidandaje.

Numurima munini wibigori urimwo abantu batandatu bariko barawushirako umwavu , barahejeje kubibagarira baca bashirako umwavu rero hirya no hino umwavu wikizungu bambaye nubufukamunwa , harimwo abana, abakenyezi numugabo .

Ni ahantu harundanye imyembe , imyembe myinshi igerekeranye , iyo hejuru iratukuye cane irahishiye, iyo munsi harimwo mikeye itari myinshi idahishiye isa n'urwatsi rutoto , iboneka ko iri muki base gisa n'ubururu.

Ni ahantu mu kiyaya hari umurima uteyemwo ibigori. Ibigori vyinshi bikuze bimaze guserura imitwe, hariho n'ibimaze guheka. Aho hantu hakikujwe n'imisozi, hateye n'ibiti bikeya murico kiyaya, n'ivyatsi.

Nibitunguru vyamababi atari ivyamateke biryamitse ahantu kukameza k'imbaho, bifise amababi asa n'urwatsi rutoto, hasi kugitumbatumba harera, bifise n'imizi hepfo, bisa n'ibihejeje kurandurwa mumurima.

Intete z' ibiyoba zishanje ahantu zimwe zavuye mumashishwa izindi ziracari mumashishwa ariko ziramenye zirapasuye izindi ziracari mumashishwa yugaye neza. Izo ntete harimwo izisa n'agahama, harimwo izera, harimwo izishaka gusa n’ivu.

N'ahantu hari umurima munini barimamwo umuceri. Hariho imiceri itarasoromwa igiteye hariho n'iyindi bamaze gusoroma baranayikubita. Intete zayo zishanje ahantu hari imifuko hari n'abantu batatu bariko bayigosora iyo miceri.

Ni agashami k'ibingo kariko amabungo atatu , abiri asa n'urwatsi rutoto, irindi rimwe rirahishiye akikujwe n'amababi asa n'urwatsi rutoto yiryo bungo hariho n'agashurwe katarameramo ibungo, gafise amababi yera, hagati nagasa n'ubururu.

Ni ahantu hari imifuko myinshi itekeyemwo ibintu, ivyo bintu biboheshejwe nimigozi hejuru, yo imifuko ijishijishijwe inyuzi zera nizisa n'urwatsi rutoto, hariho n'abantu bahagaze impande yiyo mifuko bayicunze, hariho n'ibarabara impande yaho hantu hahagaze imifuko.

N'ishami ririko ipera, ririko n'amababi asa n'urwatsi rutoto , niryo pera risa n'urwatsi rutoto , hariho n'ayandi mashami ariko amababi asa n'u rwatsi rutoto, hariho n'umuco w'izuba kurayo mababi , izuba rirashe ico giti c'ipera

Umurima wibigori, urimwo umugabo afise ibigori bisa nkuko ahejeje kubica. Inyuma yaho hariho ibiti bike bike, n'inyuma yaho kandi hariho umusozi muremure urimwo ibiti vyinshi. Ivyo biti bigaragara yuko navyo bikuze uvyegereye.

N'ahantu mu murima w'ibigori bateye ikijambere bagenda baraca imikobeko. Muriyo mikobeko, baca bahatera imboga zitwa imisoma, zizako ivyamwo vyitwa ibihwanya, bifise amababi asanje nk'aya mateke asa n'urwatsi rutoto.

N'imyungu iri ahantu ku tumeza, itondetse mu mirongo ibiri bashize imbere minini bagenda barayikurikiranya uko isumbasumbana. Hari ho abantu babiri bicaye impande yayo hariyo nabandi bari kure yayo gatoya, harimo abambaye impuzu zera ni za gahanga.

N’ibijumbu birebire biriko imizi biri ahantu mumurima , biriko ivu bisa n'agahama, birasoromye , niho bakibisoroma biri mumurima .

Ni ahantu hashanje ibigori, ibigori bikuyeko amashishwa vyumye vyanikiye, harimwo n'ukuboko kw'umuntu kuriko kurabisanza ivyo bigori bifise intete zera, hariho ahantu hameze nkaho intete zihunguruye, igitiritiri kiboneka.

N'amateke menshi ari ku gasahani bahejeje gusoroma yitwa amafyiru, hejuru yayo harateretseko amagoma yayo; n'imizi n'ibikotikoti vyayo bisa n'ugwatsi rutoto, hari! Ari mu murima imvura irayi! Irayakikuje.

N'ahantu hari umurima uhagazemwo umugore afise umupira ariko arawuvomera uwo murima namazi aca muruwo mupira. Hateyemwo ibiti hakikujewe nivyatsi bisa nubwatsi butoto. Uwo murima ntakintu nakimwe utewemwo bariko barawuvomera.

N'igitoke kimaze kwama kiremerewe kiri muguhenuka ata rwego ruriko ntibagishigikiye kiri ahantu mu murima w'ikawa ikawa zitarama zifise amababi sa n'urwatsi rutoto kandi ico gitoki gifise amababi amaze kuma imitoto y'ibihubahuba.

N'ahantu hateye Ibigori ,ivyo bigori bimeze nkibikuze biratanguye noguheka ,hafi yaho harateye Ibiti, hariho n'uruzi mbona ruri kure y'uwo murima, hariho n'imisozi, n'ahantu mukiyaya hari n'imisozi, n'amazu.

Ni ahantu hari umurima w'amabungo n'amatunda .Bavuye gusoroma amabungo yeze, ahishiye ari mu ki base gisa n'ubururu. Abo bantu bavuye kuyasorma umwe arayateruye yashize hejuru ico ki base. Hari n'abandi bari imbere bakiriko barayamura. Ayo mabungo ashaka gusa n'agahama.

N'umuntu w’umugabo ari musi y’igiti c’ivoka yambaye agafukamunwa gasa n'agahama ,ishati harimwo agapira kera indani n'ipantaro yirabura afashe icamwa c’ivoka.

Ni umurima uteyemwo ubwishaza buteye ku murongo kijambere harimwo, harasigaramwo umwanya hagati y’umurongo uteyeko ubwishaza hamwe n’uyundi, hariho n’ibiti bishinzwe muri bur´umurongo kugira ngo ubwo bwishaza buze burandarandireko budugire kurico giti hariho n’umuntu ariko arabigira neza akata imitwe ayiduza kurico biti.

Ni ivoka za ruheri ziteretse ahantu kuka meza gasize irangi rishaka gusa n'ivu, ayo ma voka abiri ntakase , rimwe rirakase ririmwo ikibuto , n'irindi igipande caco bagitonoye bagikatamwo udupande baturyamika kumeza.

Ni ahantu mumuhana imbere yiyo nzu hari akayira k'ivu, gateretsemwo imifuko irimwo ibiraya bavuye gusoroma vyuzuye bataraboha , iyo mifuko iyijishishije inyuzi zera , hariho n'ibindi biraya bikiri hasi , bigisanje hasi, biteye mumifuko, hafi yaho hari ibiti bisa n'urwatsi rutoto.

N,ahantu mwisoko ryibiraya hari ibiraya vyinshi biri kudutanda dutandukanye hariyo ibitekeye mumufuko hariyo iminzani babipimirako , hariyo abantu babidandanje aho hantu bari hasakajwe amabati hubakishijwe ivyuma haragutse cane hari ibiraya vyonyene .

N'umukenyezi yambaye agatambara gasa n'iroza, agapira k'amaboko magufi gasa n'ubururu karimwo ivyandiko vy'amabara yera, yambaye n'ijipo isa n'ikivovo, afise isuka impande yiwe, afise imyumbati ahejeje gukura ariko arakwegako ikiringoti, hariho niyindi myumbati igiteye mitoya na minini ikuze.

N'umurima munini w'ibigori bikiri bitoya bibagariye neza urimwo abantu batandatu bambaye imipira isa n'inkofero zisa z'ishirahamwe bariko babishirako umwamvu wi'kizungu, inyuma yabo hari nabandi bantu bariko barabikora nkuko abo bambere bariko barabikora , hari n’umusozi ur'inyuma yuwo murima uriko ibiti vyinshi.

N'ahantu ku kameza, ako kameza gateretseko imicungwe ihishiye cane, umwe uratonoye iyindi ntitonoye iyo meza ikozwe mu mbaho iyo micungwe hariho iyigise inkondo, iyindi inkondo ziracitse hariho n'utubabi turi kumeza dusa n'urwatsi rutoto rwiyo micungwe.

N’umufuko ujishishijwe inyuzi zitandukanye ufise amabara menshi amabara asa n'ugwatsi rutoto amabara asa n'umuhondo amabara yera amabara y'irabura amabara asa n'ubururu muri uwo mufuko harimwo ifu iyo fu ishaka gusa n'iyamasaka.

N'ahantu mu murima w'ibiharage uteye kijambere. Ivyo biharage ni vyiza cane ariko nti birama ariko biramaze kuzana udushurwe. Amababi y'ivyo biharage, ni meza arageze no gucibwa ko imboga zitwa imikubi. Hahagazemo umuntu w'umukenyezi akanyeye igitenge afunze n'igitambara mu mutwe.

N'ahantu hari umusozi uhanamye uriko Imirima umwe mumiri iri kurizo misozi urimwo umukenyezi ahejeje gusoroma Ibiraya bimwe biri hasi biranshanje hasi ibindi abifise muntoke ibindi biri mumufuko. Umufuko urazinze hariho n'isuka iri inyuma yiwe irambitse muruwo murima.

Nahantu hateye ibigori biteye kijambere bimaze no guheka biboneka ahantu hasi hagati muriho haraca imikobeko kandi iyo mikobeko iteyemwo ibintu vyitwa imyungu, amababi yavyo nimboga bayitwa imisoma.

N'abagore batanu bafise inanasi mu minwe, zitatu umengo ntizihiye izindi zibiri zirahishiye. Abo bakenyezi muribo bane bambaye ibitenge barabikenyeye, babiri muribo bafunze udutambara mu mutwe. Ahantu bari ni mwibarabara ry'ivu.

Ni inkoko y'inkoko kazi iri ahantu mu cari cayo. Ifise amabara y'inkanga, ayera avanze nay'irabura. Irikumwe n'uduswi twayo tune tukiri dutoya, iradufutse.

Ibitunguru vy'amababi bitagira amateke bihejeje kurandurwa, biboshe imituri itatu itatu ibohesheje akagozi k'agahama n'imizi yayo , hasi kugitumbatumba harera, amababi asa n'urwatsi rutoto.

N'Umurima munini uteyemwo amabungo. Ayo mabungo bayubakiye n'ibiti bashirako itsinga kugira atondereko. Ayo mabungo asa n'urwatsi rutoto, afise ivyamwa vy'amabungo bitarasha. Harimwo umukenyezi afashe ibungo rimwe, hirya cane y'uwo murima hariyo ibitoke n'imihana.

N'imifuko ihagaritse ahantu itondetse ku mirongo ibiri, iyo mifuko ijishishijwe utunyuzi twera. Iyo mifuko ipakiyemo ibiraya bivuye gusoroma yuzuye neza, Iyo mifuko ni cumi itandutse ku mirongo ibiri, niho ahantu iteretse.

Nahantu mumurima w'inanasi, izo nanasi ziriko zireze, hariho izitarasha n'iyimaze guhishira imwe. Izo nanasi zishigikijwe ibiti bashinze kugira ngo bizishigikire ntizihenuke. Zifise ibibabi birebire bifise ibara isa nurwatsi rutoto.

N'ahantu hahagaritse Imifuko mwinshi irimwo ibiraya, Iyo mifuko iruzuye neza, ijishijwe inyuzi zera ,n'izu rwatsi rutoto mumbavu, Kandi aho hantu hari n'abantu benshi bahahagaze impande y'iyo mifuko.

Ni icamwa c'ibungo, n'amabungo atatu, abiri ntahiye, ntiyeze irindi rirahiye, rireze, n'amababi yaryo asa n'urwatsi rutoto, n'agashugwe karimwo amabara yera, karimwo n'inkondo zizovamwo icamwa.

Ni ibitoke biteye ahantu , ivyo bitoke ni imbuto y'ikizungu, vyama ibitoke birebire binini bifise imihanyu miremire , kandi biramye harimwo ivyamye, aho hantu biri hashashijwe n'ivyatsi vyumye.

N'ivyamwa birunze ahantu vy'ubwoko bwinshi kandi uko ubwo bwoko bwose buri, bufise amabara y'abwo. Harimwo amabara y'agahama, y'umuhondo, y'urwatsi rutoto. Murivyo vyamwa harimwo imihwi, inanasi, inkere, n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Umurima uteyemwo ikaroti ziri mu bwoko bw’imboga ziravura amaso, ziravura ibintu bitandukanye zifise akamaro kanini mu mubiri w’umuntu. Urashobora kuzihekenya zonyene canke ukaziteka. Zamira mukuzimu, ziba zihishiye amababi aba asa n’urwatsi rutoto.

N’ahantu hari imifuko ishanje hasi, iyo mifuko iteretsweko iyindi mifuko ipakiyemwo intete zitandukanye z’ibiterwa. Harimwo intete z’ibigori, harimwo umufuko utekeyemwo intete z’ibiharage harimwo n’uyundi utekewemwo intete zi soya, hariho n’uyundi utekewemwo ubumera bwirabura. Ubumera buva mu masaka aba yarinitswe.

N' amavoka menshi arundanye ahantu yitwa ruheri harimwo ayafise igishishwa Gisa n' urwatsi rubisi nayandi afise igishishwa gishaka kwirabura.

Mpagariza hariho umugore imbere yiwe hari ibiraya nivyo adandaje, hariho numunzane uteretseko ibase bapimirako ivyo biraya , uwo munzane usa n'ubururu , ahantu imbere hari ibiharuro harera , inyuma yiwe yuwo mugore hariho imyungu nibindi bintu vyinshi bitandukanye badandaje , uwo mugore yambaye agafukamunwa .

Mu kibanza basuzumiramwo imivyaro iba yatewe kijambere yibiterwa bitandukanye aho hateye itomati hubatswe kijambere n'ivyuma hasakajwe n’amahema kugira umuco ntube mwishi kuriyo mivyaro hari n'umuhinga w’umukobwa ahari afise icuma ariko arapima iyo mivyaro.

Ni impene iri ahantu hari umuco mwinshi hateye ibiti n'ivyatsi, iziritse ku kiziriko kurico giti hariho n'inzu yubakishije amatafari ahiye, iyo mpene ifise amabara yera nayirabura nta mahembe igira iriko iraba imbere nkaho ikanzwe numuntu.

Ni abantu batandatu bari ahantu mu mirima bariko baragendura akarere kiyo mirima, bambaye impuzu zisa z'akazi biboneka ko bari ku ntumbero imwe bakora igikorwa kimwe nko mw'ishirahamwe, hariho abariko barandika abandi bihweza.

N,ahantu kukameza hari imyungu iyo myungu ifise amabara yurwatsi rutoto n,ayera itondetse kumirongo ibiri igenda irasumba sumbana mubunini uko itonze hariho abantu bane bari impande yiyo myungu babiri muri bo barayegereye abandi bari kure yayo .

Ni igiti c'ivoka kimaze kwama ivoka zikiri zitoya zitarera zikanakomera baca bazita indugu, ico giti gifise amababi atari menshi asa n'urwatsi rutoto, nizo voka niko zisa zifise n'inkondo ndende kandi ico giti umutumba waco usa n'inginagina.

Ni mw'isoko bigaragara ko harimwo abakenyezi babiri. Uwo mukenyezi umwe yariko arapima ku munzane ariko arapima ibintu. Yari yambaye agafukamunwa. Uwundi mukenyezi bigaragara ko yari yipfunze agatambara mu mutwe kandi iyo soko yari irimwo ibidandazwa vyinshi.

N'ahantu hakoraniye abantu benshi bafise imivyaro mu ntoke, abo bantu harimwo abagore n'abagabo hariho n'iyindi mivyaro itekeye mu mabase no mu bitunga iteretse hasi, hariho n'umuntu umwe afise ikibase kirimwo iyo mivyaro agiteruye. Hariho n'ahandi hubakiye utuzu turimwo iyo mivyaro n'amazu akoranira abantu.

Nahantu hafi y'imirima y'icayi, hariho n'ivyatsi biteye hafi yaho bisa n'ugwatsi rutoto, hariho akayira kariko gacamwo abantu bikoreye ibitenga birimwo icayi bavuye kwamura, ivyo bitenga ni binini, hejuru usanga hariyo ikivumvu bari bakoresheje mu kwamura baza barasuka mur' ico gitenga bikoreye, harimwo abagore n'abagabo.

N'ahantu hateretse ubuntu bw'ubudobo bw'ubuyungiro bwirabura ,burimwo Amapera agerekeranije avuye kwamurwa akiriko n'amazi asa nayaronzwe, ayo mapera afise igishishwa gisa n'urwatsi rutoto, ari mukadobo kamwe n'akandi ,utudobo tubiri

Ahantu harimwo ifu , ako gafuko karacagatiye ntikuzuye karanazinze kajishishijwe inyuzi z'ubwoko butandukanye, z'amabara atandukanye , harimwo inyuzi z'amabara yera ,ay'ubururu , ay'umuhondo , ay'irabura , ay'urwatsi rutoto.

Ikaroti zitekeye mu mufuka wareze uruzura kugira bongezeko bareze baca bacomekamwo umusuna ukase, bawushigikiza impande n'impande bawutagiriza kumpande kugira izo karoti zirege, izo karoti zifise ibara rihishiye ziriko nibitwetwe bisa nurwatsi rutoto.

Ni umuntu asutse yambaye inkofero, n'agasakoshi kirabura, yambaye umupira w'amaboko mare mare w'inyuzi, ariko arakata pasiteke n'imbugita.

Numuntu wumukenyezi ariko aratwenga akenyeye igitenge, afise igikoresho gituma atumanako amakuru, gicometse kukindi gikoresho gikurura umushwarara w'izuba, inyuma yiwe hari uduti dutoya tw'imikaratusi

Numuntu w'umugabo yambaye agapira kamaboko magufi karimwo amabara yera ; yirabura nayatukura yambaye agapfukamunwa gasa nubururu ahagaze mumurima utewemwo igiti c'ikadamiya ; amateke ; ibitoke n'amabungo bisasijwe nivyatsi vyumye.

Hari umuntu asutamye mukiraro cinkoko ariko arazigaburira inkoko ni nyinshi, z'Inkokokazi zitwa inyamutoyi ziriko zirarya isondori zirira mubintu byibidobo bifise amabara yera nayagahama

N'umugore n'umugabo bari mu kayira kari hagati y'imirima; bikoreye isuka ku bitugu, umugore afise agakapo mu ntoke akenyeye igitenge, yambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'agahama, n'igitambara gisa n'agahama; umugabo yambaye ibutura yera n'ishati y'amaboko magufi ntabirato y'ambaye.

Ni amavoka menshi ari ahantu arundanye amwe arakomeye ashaka gusa nkayirabura ayandi nayo ntarakomera afise ibara risa n'ugwatsi rutoto ayo mavoka yitwa ruhere.

Nabantu batandatu, abakenyezi batanu n'umugabo umwe, bateruye umupira w'amazi bariko baravomera ibitegwa mu murima. Hariho n'umusozi uriko ibiti.

Urubaho rushanjeko amababi y'ipapayi abiri asa n'urwatsi rubisi, n'ipapayi ihiye ikase irimwo imbuto z'ipapayi zirabura, nizindi mbuto ziri hasi kurubaho.

Mu murima w'ibigori urimwo abantu babiri bariko barabica ,uwo muntu umwe yambaye igisarubeti gisa n'ubururu ntamushatsi afise , afise ubuhanza uyundi yambaye ibutura yera, n'agapira karimwo amabara y'ubururu nayera.

N’imwibarabara ry'ivu hariko haracamwo abantu bamwe bariko baragenda n'amaguru abandi bafise n’amakinga babiri bari imbere bafise amakinga apakiyeko ivyamwa vyinanasi bambaye inkofero bariko baragenda .

N'ivyamwa vy'umwembe biteretse ahantu, bimwe biragerekanyeko, harimwo ibisa n'urwatsi rutoto n'umuhondo ibindi bisa n'agahama.

N,ibitoke vyinshi biteretse ahantu hasi hazitiye nimpome , ivyo bitoke bisa nurwatsi rutoto .

Igiti c'ivoka gifise amababi asa n'ugwatsi rutoto hariko icamwa c'ivoka gisa n'ugwatsi rutoto, musi y'ico giti hari imitoto y'igitoke, hari umukuza uboheshejwe n'umugozi w'ico giti c'ivoka.

Ni akantu k'agafuko kajishishijwe ingagari gashanje kameze nk'agatemvye ku kirago kijishishijwe ingagari nyene. Ako gafuko karimwo imbuto z'igihoke, zitonoye neza zumye, zishaka gusa n'inginagina.

N'ahantu hari imiganda y'ibiyoba ,ivyo biyoya biraranduye birasoromye biracarikumwe n'amababi yavyo ,amababi asa n'urwatsi rutoto, intete ziracari mumashishwa ziri hasi zimera hasi, ahari kuja imizi, haba hari ivyo biyoba bimerera mukuzimu, intete zavyo zimerera hasi mukuzimu.

Ni ahantu imbere y'inzu cubakishijwe n'amatafari ahiye n'ibiti ahantu hokwanikira ibigori , barahabimanitse rero ntibikwiye mumashishwa, ayo mashishwa arumye ivyo bigori biranikiye nya hantu.

N'ahantu hari umurima n'akayira harumuntu afise ibiyoba muminwe ahejeje kurandura. Ivyo biyoba biracariko imizi n'ibitwetwe, ibitwetwe bisa n'ugwatsi rutoto ivyo biyoba navyo birera n'imizi yavyo.

Intete zisoya zishanje ahantu, zanikiye kugira ngo zume, harimwo n'ikingaza c'umuntu ariko arazisanza, izo soya zifise ibara risa n'umuhondo, harimwo n'izirabura.

Ndi ahantu kukameza, hari ingano ziri mugafuko kameze kameze nk'agasesetse. Izo ngano zisesekeye hasi kuriyo meza, izindi ziracari murako gafuko. Hariho n'utuntu tw'imitwe y'ingano ziteye, ariko iyo mitwe irumye, iraciye iri iruhande y'izo ngano.

Nahantu kumeza hari agakapo karimwo ivyamwa, hariho n'inkoko irimwo intete zibiharage vyumye vyibiremberwa, hariho nibipapuro iyo nkoko yicayeko hariho nikindi gipapuro kiriko kirakora mubiharage muriyo nkoko.

N'ahantu harunze ibigori vyinshi vyumye Kandi bikuyeko ibishishwa. Hariho ibitekeye mumufuko, n'ibindi bikiri hasi ariko hariho nuyundi mufuko uryamitseho bariko barapakiramwo ivyo bigori nturuzura baracabishiramwo.

Umuntu w'umukenyezi yambaye umwitwikiro w'amabara yirabura urimwo amashurwe asa n'inginagina, n'ayera, n'ayasa n'iroza. Uwo mukenyezi yikoreye igitenga kirimwo amashaka yera. Adugije amaboko afatishije ico gitenga, inyuma yiwe hariho bintu umengo vyubakishijwe n'ibiti biriko n'ibumba, ivyondo. Hafi yiwe hariho n'ibiti.

Ni ibigori bitatu biteretse ahantu, kimwe kirakuyeko amashishwa ibindi bibiri biracariko amashishwa igihande kimwe, ayo mashishwa asa n'urwatsi rutoto, ivyo bigori bifise intete, n'imihiro isa n'umuhondo, izo ntete niko zisa.

Ikibanza c'imirima kinini cane cagutse, igipande co hagati umurima wo hagati uteyemwo ibiyoba bitoshe bisa neza, hirya no hino kumpande ni imirima y'ibigori kandi bikuze bimaze kwisononora bigeze hakurya, hariho n'ibiti bihateye hakurya yivyo bigori.

Ibigori vyinshi bimanitse kubiti vyumye, babishizeho kugira vyume ivyo biti birubatse kugira bashireko Ibigori.

Amasaka yeze, atemeye hejuru imitwe. Ntarahungurugwa, niho agitemwa, ntaranuma, niho bakiyatema. Bayashanje ahantu kugira ngo yume. Afise ibitwebitwe bitari birebire bisa n'urwatsi rutoto. Amasaka nayo ubwayo ashaka gusa n'agahama.

Intente zibiyoba, zimeze nkizisesetse ziri mugafuko. Hari izikiri mugafuko nizisesetse hasi kukameza kimbaho. Hariho, nagakopo gafise umufundikizo usa numuhondo. Hariho nakandi gafuko karimwo intete zibiyoba nyene zikirmwo mumashishwa, hirya yaho hariho ivyatsi bisa nubwatsi rutoto, nakazuba karengera kaboneka, nibicu.

Nahantu hari agaserama kariko ikaranga, zari zanikiyeho hariho umukenyezi ahetse umwana yariko arazidaha azishira mugisafuriya, hiryayaho hari ibarabara , hepfo yiryo barabara hariho imodoka yirabura, hariho amazu hepfo naho haruguru yiryo barabara hariho nibiti biharunze hirya yuwo mugore ahetse umwana.

N'ahantu hari umufuko urimwo intete, hariho n'umukobwa afise urutaro ruriko izo ntete ariko arazigosora ahuha imiguruka iguruka, yambaye inkofero isa nagahama akenyeye n'igitenge inyuma yiwe hariyo umuntu

Ni igitegwa c'ikawa n'ikawa zamuye zirunze ahantu zirahishiye zirimwo imbunya, imbunya nizo zirabura izindi zirahiye cane zisa n'agahama zirunze ahantu ziramuye.

Ni umurima urimwo amazi uteyemwo umuceri, umurima bateramwo umuceri uba urimwo amazi uwo muceri rero urateyemwo umeze nkuwukura harimwo amazi menshi hirya no hino hari ishamba hari ivyatsi uwo muceri usa n'ugwatsi rutoto amazi nayo asa n'ikivuvu.

Ni ahantu hari imifuko itatu itekeyemwo ibiharage , intete zavyo zishaka gusa n'ivu iyo mifuko iruzuye, ijishishijwe inyuzi z'agahama niz'ubururu , iyo mifuko hejuru iranengesereye.

Nishurwe ryigihoke riri kukirago, iryo shurwe batweretse hagati ahantu harimbuto zuduhoke. Hariho nutwo bakuyemmwo badushira hagati na hagati, utwo duhoke dufise igishishwa gishaka nko kwirabura nutwera. Ugitonoye indani akabuto kakaba kera.

Umugore w'umunyokuru ariko aragosora ibintu k'urutaro , yambaye agapira kirabura akenyeye n'igitenge n'igitambara c'irabura mumutwe , hariho nimiguruka iriko iraguruka iva murivyo bintu ariko aragosora , ivyo bintu ni intete umengo n'amasaka zisa n'urwatsi rw'umuhondo.

N'ahantu hasi hateretse agasahani karimwo ibiharage intete zavyo bisa nk'agahama ,Ibiharage bifise intete zirezire ,ivyo b'Iharage bavyita ibiremberwa iyo babiteye biba bisa ko babirembera imitwe yazo ikadugira kur Ico kintu washinze.

Ni umurima munini uteyemwo umuceri utonze ku murongo. Kandi uwo muceri uriko urisununura umeze nk'uwukuze. Urimwo amazi menshi uwo murima kubera umuceri uba ahantu hari amazi menshi. Ariko bivana n'ingene ungana. Harigihe bayagabanya n'igihe bayongereza amazi mu murima.

N'ahantu mu kiyaya hari imirima myiza, umurima w'ibigori urimye neza kijambere, uteye k'umurongo ,ubagariye. Hariho n'umushwarara w'izuba aho hantu, harateye n'ibiti kumisozi ihari irabana nuwo murima.

Ni ahantu hari akayira kivu hirya no hino hateyeho ubwatsi busa n'ugwatsi rutoto hariho n'abantu bari muri ako kabarabara kandi muri ako kabarabara hariho uruduga rutwara ibintu rufukishije igishashe gisa n'ugwatsi rutoto kandi murugwo ruduga hariho imifuko ipakiyeyo hariho n'umuntu yicaye muri ugwo ruduga abandi begamiye iyo modoka.

N'Ahantu hari Imirima ibiri itandukanijwe nakagende karimwo amazi, iyo mirima bari bayiteyemwo Ibigori barabica, ibisigarizwa vyavyo vyagumye m'umurima vyarumye. Hirya nohino yiyo mirima hari Ibiti n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

N'intete z'ibigori zitetse ziri ahantu mugasahani harimwo n'umufa wazo, harimwo n'ikiyiko kimeze nkikiyora intete zimwe. Izo ntete ziri muri ako gasahani ziteretse kugakeka, kukarago, kajishishijwe imfunzo

Ni ahantu hari Imifuko myinshi irundanye, itekeyemwo ibintu imwe yaratabaguritse ivyio bintu biranaseseka hasi , iyindi iracafunze neza hariho n’ivyatsi bimeze nk’ivyumye Aho hantu. Iyo mifuko ikishishijwe inyuzi zera, n’izindi zisa n’urwatsi rutoto n’izindi zifise agahama.

Ni ahantu bahagaritse imifuko myinshi irimwo intete z'ibiharage z'ubwoko butandukanye hariho intete zisa n'agahama hariho nizivanze izera n'izirabura izagahama n'izuhondo hari nizisa n'inginagina hariho ibirembegwa n'intete nyinshi zitandukanye.

Intete z'isoya zishanje ahantu ku mufuko . Uwo mufuko ujishishijwe inyuzi z'ubwoko butandukanye. Izera, iz'urwatsi rutoto n'izagahama Izo mbuto z'isoya zisa n'ibara ry'umuhondo zishanje aho ku mufuko.

Ni ahantu hari ibiyoba bisanje ahantu ntanakimwe kigeretse kukindi, harimwo udutete duke turi hagati na hagati yivyo biyoba tutari mumashishwa dushaka gusa n'inginagina nayo ibindi biri mu mashishwa bibimenye.

Ni intoke z'umuzungu zifashe igishurwe kirimwo intete z'ibihoke, ico gishurwe gifise amabara asa n'umuhondo ariko yarumye amababi yaco, izo ntete zirirabura uwo muzungu ariko arazihungurura azihungururira mukintu mengo ni ikibase kitaboneka neza.

Ni umufuko ujishishijwe n'utunyuzi twera. Uwo mufuko umeze nk'uwuhengetse, urazinze, indani harimwo intete nyinshi z'ihiharage bisa n'agahama. Uwo mufuko uri wonyene ahantu, kandi aho hantu harirabura, hari umwijima.

Nahantu barimira umuceri mukiyaya hateye nibigazi, aho hantu hakunda kuba hari amazi menshi nico gituma umuceri uhaba, hari abantu rero bawusoromye umuceri bariko barawukubita kugirango uve kubishishwa vyawo, ibishishwa vyawo biwuveko ,intete zive murivyo bishishwa, baka bariko barakubita nibiti, bongera basanza abandi bariko barawukunkumura ushanje kumashitingi.

N'agatu k'ibigori bimanitse ivyo bigori n'intetezwa vyarumye cane bifise intete zera n'ibishishwa vyazo ntibabikase barabidugije barabihambiranya kugira baronke ingene babimanika navyo nyene birumye.

N'ahantu hateye akavyaro k'umwungu, hariho n'tutundi tubuto tw'Umungu umuntu afise muntoke ariko aratera aho hantu; ako kamaze gikura gafise umutumba usa n'urwatsi rutoto ,n'utubabi tubiri dusa n'urwatsi rutoto, n'akandi gatwe kariko karakura hagati yayo mababi abiri.

N'igitegwa citwa igihoke gifise amababi nkayamateke amababi asa nugwatsi rutoto. Rifise ishugwe risa n'umuhondo imbere rishaka kwirabura ntirirama neza kuko ryamye aba arintete zera zirimuriryo shugwe.

N'ibiyoba bimwe biri mu mashishwa; ibindi bimenye; ibindi ntibimenye, ni vyinshi, biri, harih' ibiri ku meza bishanje n'ibindi biri mu kantu k'agafuko, hirya yaho hariho agashurwe gafise ibara risa n'ugwatsi rutoto n'iryumuhondo.

N'ahantu kwibarabara hari abantu babakenyezi. Imbere yaho hari ibintu bimeze nkibisafuriya birimwo intete zitandukanye, hariyo izibiyoba, izibiharage nizibigori. Kandi ivyobisafuriya biruzuye neza hariho numuntu ariko arayora, hariho nimifuko ikirimwo izindi ntete, zidasambuye niyo bamaze gusambura.

N'Umugabo ajejwe ivy'Uburimyi yambaye Impuzu y'Akazi yera, n'Inkofero isa n'Umuhondo, arahantu hari Imifuko ipakiranye itekewemwo Ibintu ayikozeko.

Ni umurima munini uteyemwo ibihoke, ivyo bihoke birama amashurwe asa n'umuhondo indani haba harimwo intete izo ntete nizo ziba zikenewe abantu bashobora kurya canke bagahinguramwo ibintu bitandukanye, nk'amavuta n'ibindi bintu muruwo murima hariho amashurwe bamaze gufuka namashashe kugira inyoni ntizize kurya izo ntete.

Ni umurima w'ibihoke vyinshi bifise n'amashurwe yavyo afise agapande gasa n'umuhondo, hariho n'ibihoke bamaze gufuka kugirango inyoni ntizibirye kubera vyatanguye kwera, inyoni zoca ziza zirarya utwo tubuto rero barabifutse kugirango ntizibirye.

Ni amasaka yumye ari ku kameza kimbaho, ayo masaka afise amabara avanze yuruvuzovuzo, ni maremare ntarahungurugwa aracari kugiti kuduti.

Igiterwa citwa Igihoke giteye. Kimaze kwamwa Icamwa gifise amabara y’Umuhondo nayirabura gifise namababi asa n'urwatsi rubisi.

Intete z'isoya zisanje ahantu hasi zifise ibara ry'umuhondo zimwe ziri mukabakure ziteretse hagati muzishashe hasi .

N'ahantu hashashe amashitingi yanikiyeko Ibigori, n'abantu bariko barabisanza bafise n'Imifuko ipakiyemwo ivyo bigori, umwe murabo afise Umutaka ahetse umwana.

N’umurima uteyemwo ibiterwa ivyo biterwa biteye k’umurongo hagati harasigaramwo umwanya ivyo biterwa bisa n’urwatsi rubisi.

Ni ahantu hampande y'imirima hashashe ama shitingi ariko umuceri abantu babiri bariko barawugosora kurutaro hariho n'imifuko irimwo uwo muceri.

Nahantu mukiraro, ico kiraro cubakishijwe n'imbaho n'ambati. Murico kiraro harimwo ivu hahagazemwo inka isa n'umugina yambaye ikinktu kugutwi, ifise amahembe manini avyibushe sinzi ukuntu noyavuga.

N'inka yera ya firizone, yambaye akantu kariko inomero k'ugutwi gasa n'umuhondo. Iriko irarigata akanyana ihejeje kuvyara gasa n'ikivuvu. Impande yaho hariho icuma, akokagazi karyamye kucarire kihasasiye.

Nimuruhongore rwingurube rwubakishijwe imbaho , Hasi hasasishijwe Ibintu bivuye mumbaho zabajwe ,iyo ngurube ninini ironsa iheruka kubwagura utubuguru indwi dutoduto turi Hasi impande yiyo ngurube nyene .

N'Ahantu hari imyagaziibiri y'Impene, iyo myagazi ifise mabara yera ayirabura kumugongo, nayingingina, imwe iriko irarisha hasi iyindi iragororotse aho hantu harateye Ibiti vy'iminyinya, hari utwatsi n'utubuye dukeya tuvanze n'umusenyi.

Inkoko bita rusake ihagaze ahantu hateye ivyatsi, ifise amabara ashaka gusa n'Umuhondo, ayandi nagahama, ayandi yera nayirabura kumaguru haho harera, kumutwe haratukura ifise n'Umunwa usongoye Atari cane.

N'ahantu bakoranirije inka zikiri zitoya zifise amabara yera nay'irabura hari nabantu bazizanye bambaye ubufukamunwa, abandi n'abaganga b'ibitungwa , bariko barazivura, bariko baziha incanco aho hantu ziri hari ubwatsi, hari ubwatsi busa n'urwatsi rutoto, n'ibiti bihashinze.

N'inkoko z'indundi z'inkokokazi harimwo uduswi dukuze tugereranye dufise amabara y'ikivuvu, n'iyindi ifise amabara y'inkanga. Ihagaze mukantu ziriramwo, ako kantu n'akabido bakase kugira ngo zishobore kuriramwo, hasasiye n'ibisiyeri.

Urugurube runini kibushe ruri kiraro c'ubakishijwe imbaho ruregamiye rurihengetse kugirango ibibuguru vyako vyonke, ivyo bibuguru n'ibibuguru cumi biriko bironka vyose kwa nyina.

Ninka ifise amabara yera nayirabura ntamahembe ifise iri murugorwe iriko irarusambura ngo yiruke hari umuntu ariko arayipompa umuti ahetse ipompe irimo umuti yambaye agakoti gasa nikivuvu n'ipantaro yirabura nibotine zirabura nuyundi ari hirya.

Ingurube niniya cane ifise amatwi manini , hariho umuntu inyuma yayo yayikozeko , uwo muntu yambaye impuzu z'akazi kandi yambaye n'ibirato vyakazi, uwo muntu bigaragara yuko harikintu yoba ariko arumviriza kunda.

Ni ahantu mu ruhongore rw'inkoko, hari inkoko nyinshi zera n'utuntu ziriramwo. Hariho n'umwunzane uriko ibase, harimwo n'agaswi k'inkoko bariko barapimpa ibiro, n'umuntu yambaye ibutini zirabura n'igisarubeti c'ubururu.

Ni ikiraro c'inka kirimwo akanyana , umwe yagafashe amatwi , umuganga w'ibitungwa nawe wundi ariko agatera urushinge rurimwo umuti , ako kanyana gafise amabara y'ivu n'ayera, ico kiraro cubakishijwe ibiti, gisakajwe n'amabati, hirya yaho kure hariho imodoka yera n'umurima w'ibitoke mbere yico kiraro.

Ni ahantu hicaye abantu b'abakenyezi, bamwe bareze abana, abandi barabahetse. Aho hantu bicaye hariho umuntu ahagaze hagati muri bo w'umugabo yambaye impuzu zirabura, hariho n'abandi basanzwe bafise abana bariko barabonsa, hariho n'amazu ari aho hantu.

N'inka iriko irarisha muruhogore ifise amabara yera na yirabura ifise ihembe rimwe, irikumwe n'akanyana kayo gafise amabara menshi yera kataramenye neza gutambuka kakimenyereza guhagarara, iriko irisha ubwatsi akanyana nako kari kamera nkakaza kwonka.

Nahantu batungiye inka hanini hagutse hari ibiraro vyizonka vyubakishijwe ibiti bisakajwe n'amabati asa nurwatsi rubisi , inka zibiri zirabura ziriko zirisha hanze mwigazo hariho umuntu yicaye imbere yikiraro, nigiti gifashe intsinga z'amatara .

N'inkoko zibiri zitari inyamutoyi zihagaze kugiti muri zo harimwo inkoko kazi harimwo n'inkoko yitwa urusake zifise amabara y'agahama nayandi yera avanze vanze izo nkoko hejuru ku mutwe zisa n'agahama zifise iminwa isongoye namaso yirabura .

Ni ahantu kumusozi haturukiye inka , inka zifise amabara yera nayirabura nayandi y'inginangina, hari iziri hafi n'izindi ziri kure ,hari imwe bariko barakama ,musi yaho hicaye umugabo afise icansi ariko arakamiramwo ayo mata yiyo nka.

Nahantu mukiraro cingurube, aho ingurube zirara, hari ingurube imwe nini ndende ifise amabara yera nayirabura imeze nkiyi duza umunwa iraba umuntu ahagaze yamabaye agapira gasa nkagahama iyo ngurube ica yibaza ko ayizaniye ico gufungura nico gituma yadugije umutwe, hariho nizindi ngurube zitaboneka neza.

N'ahantu mwishamba haribiti vy'iminyinya, nivyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rutoto. Muriryo shamba hariho inka nyinshi z'inyambo z'indundi zifise amahembe yera agororotse ameze nkayahese. Hakurya hariho ibicu n'ikirere ciza.

N'inka z'ikizungu zikiri ntoya, n'utunyana n'udushuri dutatu, zifise ibara ry'ikivuvu rivanze n'iryera, rir'ahantu mu kabarabara k'ivu, impande yako k'abarabara hariho utwatsi dutoshe dusa n'ugwatsi rutoto.

Ni ahantu mukibanza harimwo abantu bavura ibitungwa bariko baravura igitungwa bakibaga, bambaye ubufukamunwa n'impuzu z'akazi zisa n'ubururu, hariho n'ivyuma bariko barakoresha mugukata ico gitungwa, aho hantu bari hariho n'ibintu bimuritse, bibamurikira kugira babone aho babaga.

Ni ahantu hari ibitungwa bimanitse babaze bimanitswe ku tuntu tw'ivyuma kugira ngo bishoboke ko bazikata neza. Hariho n'abantu bariko barabikurikirana kugira barabe ingene ingene zikatwa, nabandi bariko barazikata.

Ninzu yubakishijwe amatafari yivyondo adahiye manini muriyo nzu harimwo inkoko nyinshi hariho numuntu azihagazemwo ariko arazigiza kuruhande hariho nakantu ziriramwo kubakishijwe nimbaho gashinze gashingiye mwimfuruka

Igikoko citwa imbwa gifise amabara yera nayasa neza, kiravye hejuru. Hariho umuganga wibitungwa ariko aragisuzuma, ariko araraba aho coba kirwaye. Yambaye impuzu zakazi zisa nubururu. Afise nikintu cogupima umutima, acambaye mw'izosi.

Nahantu mukeya hateye ivyatsi vyinshi bisa nubwatsi butoto, ariko hariho nahandi batemye haca haruma. Ahantu hahagaze inka ntoya isa nkigenagena hariho numuntu ariko arakuyakuya afise ninkoni ayikozeko, hariho nuwundi ariko arakomakoma ivyatsi, nuwundi ari nyuma afashe iyo nka.

Udukwavu twugaraniwe ahantu mu kazu kubakishijwe ibiti ifumishijwe ivyondo vy’ibumba hariko utudirisha twubakishijwe ibibaho n’utuyungiro utwo dukwavu turiko turaraba hanze ,akumba kamwe karimwo utwatsi akandi karimwo utwo dukwavu.

Ni ahantu murugogwe hariyinka isa n'inginagina ifise amabara yera, nta mahembe igira hariho umuntu ariko arayipompa umuti yambaye impuzu z'urwatsi rutoto hafi yaho hariho ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, hariho n'umuhana, hariho inzu, n'ibiti.

N'ahantu muruhongore rwubakishijwe ibiti n'imbaho, urwo ruhongore rurimwo ivyatsi n'intama zitatu, zibiri zikuze n'imwe y'akagazi, harimwo n'impene ifise uduhembe dutoya yirabura. Ziriko zirarisha ubwo bwatsi buri mur'ico kiraro.

Inka y'ifirizoni ifise amabara yera nayirabura, irahantu hazitijwe ibiti vyumye n'ibindi biti biteye vy'umunyari. Hirya y'urwo ruzitiro hari ibitoke.

Ni ahantu hari udukwavu dutoya turiko turarya ivyatsi, umuntu ariko araziha ubwatsi aboneka amaboko. Hariho n’utwatsi tumaze kwuma zariye kera dushashe aho hantu. Udukwavu turera dufise n’amabara y’umugina.

Nahantu muruhongore gw'inka hari inka zimwe zifise amabara yikivuvu izindi zirabura zifise amahembe izindi ntamahembe zifise harimwo abantu bafise inkoni abandi bariko bazagarisha amaboko bazikuyakuya.

N'ahantu hateye uduti ,dufise amababi asa n'urwatsi ,dutoduto n'ivyatsi. Hariho n'igiti c'umunyinya, aho hantu har'Inzovu zibiri , imwe ikuze iyindi ikiri ntoya ,iyo Nzovu n'igikoko kinini gifise amahembe gifise n'umunwa munini umanuka gifise n'amatwi manini.

Nutunyoni tubiri, kamwe kari mugiti indani kasohoye umutwe kawucishije mu mwobo gafise amabara yera nayirabura, avanze nayatukura. Akandi gahagaze kurico giti, gafise amabara atukura, ayera, ayirabura, yurwatsi rutoto ayumuhondo, gafise intete mukanwa kazaniye ako kandi kari mugiti.

Igisiga kiri mubwoko bw'inyoni mubikoko biguruka. Kiri hejuru kiriko kiraguruka gifise amababa arimwo amabara y'irabura n'ayera. Gifise no mu nda hirabura. Ico gisiga gifise umunwa wera kandi iyo kiriko kiraguruka kiravuza uruhwa.

N'agati gafise amababi manini asa n'urwatsi rutoto gahagazemwo akanyoni ; iyo nyoni ifise amabara meza avanze yirabura , kumababa hasa n'agahama ,Ifise igitsembe kirekire c'irabura , kumaso no kumunwa Hariho amabara y'umuhondo ariko amaso ubwayo arirabura hejuru k'umutwe hasa n'agahama.

N'akana k'imbata kakiri gatoya kari mu mazi kariko karoga, gasa n'umuhondo atari cane ku maguru hako niho hasa n'umuhondo cane, gafise umunwa ushaka gutukura, n'amaso yirabura.

Nagakoko kitwa agahungarema, kamanitse amaguru kugiti gacuritse, kifutse amababa yako kifumbereje, gafise amaso asa nk'ikivuvu, kari mubwoko bwibemba nuko koko gafise amababa kandi kaguruka, kandi gakunda kugenda mwijoro kumurango kaba kari ahantu gatekereje.

N'ahantu hari ingeregere, zibiri murizo zir'imbere yazo imwe iravyara iyindi ntivyara ni suguru, i suguru ifise amahembe iyivyara nta mahembe ifise, i suguru irikwishaka kwimya iyivyara.

N"igikoko citwa inkende kiriko kiraduga kirirabura kiriko kiduga kugiti ico giti gisa n'inginagina kumutumba waco hirya yaho hariho n'udushami dufise amababi asanugwatsi hirya yiyo nkende.

N,agakoko kitwa umuserebanyi kari ahantu kwibuye kota izuba ako gakoko kari mubwoko bwibikoko bikwega inda hasi ariko ko karafise amaboko n,amaguru ariko mugutambuka gakwega inda hasi gafise amabara menshi avanze yikivuvu .

Ni akanyoni gatoya gahagaze kugashami k'igiti , gafise umunwa muremure usongoye, gafise n'amabara menshi y'ubururu nay'irabura n'ayera hepfo ku maguru, aho hantu kari hasa n'urwatsi rubisi harimwo n'amababi ashaka gusa n'umuhondo .

Nakanyoni gatoya gahagaze kugashami kigiti, ako kanyoni hepfo karirabura nokumunwa karirabura nomumaso, kumutwe kugera kumutumba hagati gasa nurwatsi rutoto. Ako kanyoni agashami gahagazeko nakigiti gifise umutumbatumba wingenangena, hejuru karatukura, gafise amababi asa nurwatsi rutoto nudushurwe dusa nagahamwe.

N'akanyoni gahagaze ahantu kugiti, akanyoni gatoya, munda karahishiye, hejuru kumababa no mumutwe gafise amabara yirabura. Kurico giti gahagazeko hariho imigozi ihari. Hejuru hari amababi asa n'urwatsi rutoto y'ibiti.

Ni akanyoni gafise amabara yera kameze nkakagurukite ku mazi, ku maguru karirabura no ku mutwe karirabura k'umunwa karasongoye gasa nk'agahama kari kagurukiye ku mazi karoba ifi gafatisha ifi umunwa.

Igikoko kiri mubwoko bw’ibiguruka citwa igikona gifise amabara yera n’ayirabura, kumutwe kugeza mwizosi harirabura munda no mumugongo harera kubitsembe no kumababa harirabura ico gikona gihagaze kukantu kagashami kigiti; hejuru hari ikirere ciza nta bicu bihari .

Ni agakoko kari mubwoko bw'ibiguruka n'akanyoni gatoyi gafise ibara risa n'umuhondo ku munwa no ku maso karirabura mu jisho karatukura ahandi kakongera kakirabura gahagaze ku kintu umengo n'ikibabi kiriko uduhwa.

N'udukoko tubiri dufise amabara yirabura nayera dufise ibintu umengo namahwa inyuma, ibiriko amabara avanze iryera niryirabura utuntu tuziburana kimye kiraryamye, ikindi kiriko kiraraba hasi biri ahantu umenga nubugaragwa hari umusenyi nibiti bibiri.

N' ibikoko bibiri vyitwa imvubu biba mumazi binini cane, kimwe ni kinini ikindi ni gitoya kimeze nk' ikiryamye mumazi kiboneka mumutwe gusa nibazako arico aricana. Izo mvubu zisa imibiri yazo irabomvye zifise ibara ryirabura kurukoba.

N'idindo ziri ahantu m'ubwatsi zitonze hamwe. Izo dendo zifise amabara y'inkanga asa n'ayera ayandi yirabura. K'umunwa ziratukura zifise n'umuntu turi munsi y'umunwa dusa n'agahama. Hariho n'umusambi uri hafi yazo ifise amabara y'ubururu.

Ibikoko bibiri biri mu bwoko bw'inkende vyitwa imanfu, bifise ubwoya bwirabura, bigaragara yuko vyariko biraraba imbere vyicaye, vyar'ahantu hari utwatsi; n'inyuma yaho bigaragara ko har' ivyatsi.

igikoko kiri mu bwoko bw'inkende iyo nkende yitwa inkoto iriko iratambuka ahantu mu vyatsi mengo n'imwishamba hariho n'ibiti n'ivyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rutoto ifise amabara n'ubwoya bushaka gusa n’inginagina n'amabara y'irabura .

N’igikoko kiri m’ubwoko bw’ibiguruka giciye ahantu ku kiyaga kirobesheje gifatishije ifi ukuguru, kumaguru gisa n’umuhondo no ku munwa amaja ku jisho gifise umutumba uva ku izosi wera kumaguru no ku mababa indani hasa n’inginagina hejuru ku mababa harirabura kugitsembetsembe harera.

Ni akanyoni gatoya gahagaze kugashami k'igiti ako gashami gasa n'inginagina ako kanyoni gafise amabara asa n'umuhondo n'amabara asa n'ubururu hejuru ku munwa gafise umunwa usongoye w'irabura, gafise n'utuguru dutoya tw'irabura n'agatsembe.

Ni ahantu hari igikoko kiri mu bwoko bw'inkende citwa Imamfu kinini cane gifise ivyatsi mu kanwa, amababi asa n'urwatsi rutoto. Ico gikoko kirakomeretse mumutwe, haruguru y'amaso. Hirya yaco inyuma hariho ibiti n'ivyatsi bihameze bisa n'urwatsi rutoto.

N'inyoni ihagaze kugiti ifise umunwa muremure usongoye ifise amabara avanze ayera nayirabura nibara ry'agahama hasi hari ivyatsi bisa nugwatsi rutoto.

Ingeregere ifise Amahembe, isa nikivuvu yariko irataruka Ibintu vy'Ibiti vyari munzira iriko iragenda.